Pakati pomugwaga unosangana migwagwa miviri inonzi fesiti sitiriti na joji silundika mu Harare. Parikupfuura navanhu varikufamba vachipesana vachienda kwakasiyana.

Tangi rakagadzikwa pamusoro pemudhuri wakavakwa nezvitinha nesimende. Tangi iri rine ruvara rwegirini uye rine mapaipi ari kupinda muvhu achino kweva mvura. Mapaipi aya ane ruvara rwebhuruu neruvara ruchena.

Vakomana nevasikana vakamira pakati pemidhuri miviri, umwe wemudhuri uyu une ruvara rutsvuku chidziro chacho, uye une denga dzvuku zvakare. Nzvimbo iyi inevhu dzvuku.

Dhorobha rine midhuri yakavakwa ina makamuri akaturikidzana. Chidziro cheimwe yemidhuri iyi chine ruvara rwekirimu. Dhorobha iri rine tara uye mujinga metara makamira motokari dzakapakwa dzisiri kufamba dzine ruvara rwakasiyana.

Vakomana vana vari kutamba nhabvu mukati menhandare. Vakomana vatatu vakapfeka nguvo tema, umwe wacho akapfeka nguvo chema kumusoro nechikabudura chitema kuzasi. Kumberi kwavo kune vamwe vanhu vakagara nevamwe vakamira vari kuona bhora ririkutambirwa munhandare iri padivi.

Dutavanhu ririkufambai kufamba riri mumugwagwa wakagadzirwa netara. Dutavanhu iri rine ruvara rweyero muviri waro uye kumativi yakanyorwa namavara matema. Ina mafafitera ane ruvara rutema asi munhu achikwanisa kuona zviri panze.

Muti womupopo wakabereka. Mupopo uyu mupfupi asi wakabereka mapopo akawanda. Mapopo aya anoratidza kuti haana kuibva nokuda kokuti ane ruvara rwegirinhi (green).

Dendere reshiri riri pabazi romuti. Muti uyu hauna mashizha akawanda. Mashizha arimo ane ruvara rwegirinhi uye anoratidza kuti muti uyu mugwavha.

Chikafu chakagadzikwa pamusoro patafura chiri mundiro dzakagadzirwa nemuti. Mundiro idzi munemambatatisi, matomati uye mune supu zvakare.

Varume vakabatana maoko varipakati penhandare. Varume ava vakapfeka nhumbi dzakasiyana vamwe vakapfeka nhumbi tema, vamwe vakapfeka nhumbi dzine ruvara rwegirini, vamwe vane nhumbi dzineruvara rutema neruvara ruchena.

Miti mizhinji yakareba iri panzvimbo imwe chete miti iyi Ina mashizha akawanda aneruvara rwegirini padivi pemiti iyi pane mukomberedzo wemba wakagadzirwa nemapanera esamende jecha namatombo mujinga memukomberodzo wemba iyi mune bindu ramaruva akakura akachekererwa

Dutavanhu ririkufamba riri mumugwagwa wakagadzirwa netara. Dutavanhu iri rine ruvara rwe bhuruu muviri waro, uye ruvara ruchena . kumativi kwe bhazi iri kana Kuti duta vanhu kwakanyorwa nemavara ane ruvara re bhuruu.

Nzvimbo inotengeserwa matayi. Matayi aya akawanda uye akarongwa akadurikidzana, mamwe akaiswa pamutariro. Pamusoro pane chikwangwani chiripo chirikushambadza matayi arikutengeswa.

Nhandare inotambirwa mutambo unonzi bhasiketi bhoro. Nhandare iyi yakakomberedzwa nefenzi yakareba. Ine uriri hune ruvara rwegirinhi pakati neruvara rutsvuku kumativi.

Vanhu varikufamba pakati pedhorobha. Vamwe vari kuyambuka mugwagwa. Vamwe varikufamba padivi pemugwagwa. Vamwe vari kutengesa vaine misika yavo pamarobhoti. Pamusika wekutanga pari kutengeswa mapepanhau. Uri pakati parikutengeswa mabhanana. Uri parutivi pemabhanana pari kutengeswa masuwiti nemaputi.

Musika wakarongwa pamberi pechitoro. Musika uyu wakagadzirwa namapuranga, uye pamusoro pawo pakarongedzwa madomasi arikutengeswa aneruvara rutsvuku.

Murume akagara pazasi pesumburera mukati mudhorobha ari pamusika wake. Murume uyu ari kutengesa zvidyiwa zvakasiyana zvinosanganisira maapuro zvinanazi, maorenji uye zvimwiwa.

Murume arikufamba arimujinga menzvimbo inonwirwa mafuta nemotokari. Murume uyu akabereka bhegi dema uye akapfeka shati refu ine ruvara ruchena netirauzi rine ruvara rwegireyi. Akapfeka shangu nhema uye akabata purasitiki rine ruvara ruchena.

Mahabhurosi akapekwa arimumabhokisi upurasitiki. Anorimwa nekambani inonzi dhirisikosi, ndozvakanyorwa pamabhokisi epurasitiki aya. Mahabhurosi aya aneruvara rwepepuru yakasvibira inoita kunge ruvara rutema.

Vanhu vari kufamba vachipesana mukati medhorobha. Dhorobha iri rine motokari zhinji dziri kufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara uye kumativi omugwagwa uyu kune midhuri ina makamuri akavakwa akaturikidzana achienda mudenga.

Motokari ine ruvara rwesirivha. Yakapakwa mujinga memudhuri wakavakwa nezvitinha nesemende. Mudhuri uyu une chidziro chine ruvara rwekirimu. Mudhuri uyu une mafafitera maviri uye mukova mumwe chete.

Madzimai maviri akagara pasi pe amburera vari pamusika. Vakafuka amburera ineruvara rutema pamusoro neruvara rwe kirimu kumativi. Madzimai maviri aya akapfeka nguwo dzekumusoro dzakasiyana. Umwe ane nguwo ine ruvara rutsvuku mumwe ane nguwo ine ruvara rwe girinhi. Nemipendero ine ruvara ruchena.

Shiri inonzi hangaiwa yakamhara pasi. Hangaiwa ine ruvara rutema uye ruvara ruchena pamapapiro ayo. Padivi pehangaiwa iyi pana marara akawanda anoratidza kuti vanhu havasi kurasa marara panzvimbo yakafanira.

Varume vechitendero chechipositora vakamira vari pagungano. Varume ava vakapfeka nguwo chena uye kumashure kwavo kune vanhu vakamira zvekare varikuratidza kuti vari kunamata.

Imba inoshandiswa kubikira pamba. Inemakabati aneruvara rwebhurauni uye pakati panechitofu chakavakirirwa nemapuranga aneruvara rwebhurauni, pamusoro akavakirirwa nesimbi dzineruvara rutema.

Mbizi ina dziri kufura dziri musango. Dziri kufamba mukati mamahuswa marefu akaoma ane ruvara rwekirimu. Kumashure kune miti mirefu ine mashizha aneruvara rwegirinhi.

Mudhuri wakavakwa nezvitinha uye wakagadzikwa tengi rinoiswa mvura. Rine ruvara rwegirini. Tengi iri rine mapaipi akaiswapo anofamba nemvura ane ruvara rwebhuruu rimwe rine ruvara rwesirivheri.

Madzimai akawanda akamira ari pamusha panoratidza kunge vari kupindira svondo. Vamwe vakapfeka nhumbi chena dzinowanzopfekwa nevanhu vanopinda chitendero chepositori. Vamwe vakapfeka zvavo dzimwe nguo dzine ruvara rwakasiyana.

Muti urikuratidza hupenyu panzvimbo ine huswa hwakaoma. Huswa uhu hwakareba. Muti uyu une mashizha akareba ane ruwara rwe girini uye urikuoneka maruva ane ruwara rwe yero.

Midhuri miviri ine makamuri akaturikidzana. Midhuri iyi ine matenga ane ruvara rwebhurauni uye chidziro chine ruvara rwekirimu. Yakakomberedzwa neruzhowa rwakagadzirwa namapanera ane semende, jecha namatombo. Kunze kwemukomberedzo wemba uyu kune vanhu varipo vakagara nevamwe vakakotama vachiita mabasa akasiyana.

Motokari zhinji dzirikufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara. Mune motokari dze mhando yakasiyana. Padivi pemugwagwa uyu pane nzvimbo ine sora rakaoma. Uye inevhu dzvuku. Pamusoro panechikwangwani chiripo chakakura chine mifananidzo yevanhu chirikushambadza zvinhu zvichaitika musi wa 20-29 Chikunguru.

Nzvimbo ine huswa hwakawanda hwakachekererwa uye huri hupfupi. Ine miti mirefu imwe isina mashizha imwe ine mashizha, imwe ine mashizha. Ine mashizha, mashizha awo mapfupi uye ane ruvara rwegirini

Maruva ari mubindu akadyarwa. Maruva aya ane mashizha mapfupi aneruvara rwegirini uye ane mapazi akawanda. Kumusoro aneruvara rwepepuro.

Mashizha emuti kana ruva ane ruvara rwegirini. Mazhinji acho anoratidza kuve neutano. Asi pane mamwe ari kuoneka kuti ava kuoma.

Madzimai maviri akagara pasi. Umwe ari kutengesa mabanana umwe arikutengesa mabanana zvese nama kotapeya. Aripekutanga akapfeka butiro rekumeso rinovhara mhuno nemuromo así akariisa muhuro. Akapfeka nguwo yekumusoro neye kuzasi ine ruvara rutema. Akamonera zambia rine ruvara rwe orenji.

Gonzo rakagadzikwa pamusoro pefoshoro riri mukati mebhara .Gonzo iri rinoratidza kuti rafa. Rine muviri une ruvara rwegireyi neruvara rutsvuku kumusoro .Riri mukati mebhara rine ruvara rwegirini.

Murume akabata tambo yakasunga huro yengamera. Zvinoratidza kuti nguva idzi ndedzehusiku uye vari pamusoro pechikomo.

Mugwagwa usina tara kunze kwemugwagwa uyu kwamira vanhu vakamirira dutavanhu kuti vaende kwavanoda kuenda. Vanhu ava vakapfeka nhumbi dzakasiyana vanosanganisira varume nevakadzi.

Mhuka yemusango inonzi bere. Yakarara nedymbu uye yakaisa musoro wayo pasi yakavhura maziso matema. Bere iri rine muviri uneruvara rwebhurauni unemadowo matema.

Murume ari kufamba mujinga memugwagwa wetara ari mukanzira kane vhu dzvuku. Murume uyu akabata chingwa uye akapfeka nguwo ine ruvara rutema neruvara ruchena kumusoro nechikabudura chirefu chine ruvara rutema. Padivi arikupfuura. Kurudyi pane chikoro chine ruvara ruchena uye chine denga rine ruvara rwebhuruu.

Murume akagara pamusika paarikutengesa hembe dzemubhero. Murume uyu akapfeka nguvani ine ruvara rwepingi uye jasi rine ruvara rutsvuku nechikabudura chitema

Motokari yakapaka mujinga yemukomberedzo wemusha wakagadzirwa nesimbi. Motokari iyi ine ruvara rwe sirivheri uye mune murume arimo akagara pasi arikuchaira. Mavhiri e motokari iyi ane ruvara rutema uye ruvara rwe sirivheri pakati.

Zvikwangwani zviri zvakamira. Zvine ruvara ruchena kunyanya neruvara rutema, bhuru, girinhi uye ruvara rwebhurauni.

Mudzimai akagara ari pamusika achitengesa. Akapfeka ngowani ineruvara rwekirimu uye sikipa ineruvara rweyero. Akapfeka siketi ine ruvara rutema rwakazangana neruvara rweyero. Musika wake urikutengeswa zvidyiwa uye zvimwe zvinhu zvakaita sesipo yekugezesa.

Mugwagwa wakagadzirwa ne tara. Mumugwagwa umu murikupfuura motokari dzakawanda dzichienda kwakasiyana. Kumativi omugwagwa uyu ,muñe miti mizhinji yakakomberedza ,inemashizha aneruvara rwe girini.

Dutavanhu riri kufamba mumugagwa wakagadzirwa netara. Dutavanhu iri rine muviri une ruvara rwegirini uye kumativi acho kwakanyorwa neruvara ruchena. Kumashure kwacho kune mufananidzo wezuva une ruvara rweyero. Musoro wedutavanhu iri une ruvara ruchena nemagirazi matema.

Mukomberedzo wemba wakagadzirwa namaruva anokura achienda mudenga. Maruva aya ana mapazi akawanda, uye ana mashizha mapfupi ane ruvara rwegirini.

Chikwere chakavakwa chakakwiridzirwa mudenga. Chikwere ichi pamusoro pacho pane poto yakagadzikwapo ine ruvara rwesirivha ine mibato mitema. Chikwere ichi chinokwanisa kuchengeterwa huku uye tsuro kana mbira.

Mudzimai akabereka mwana, uye akabata umwe mwana zvekare mumaoko. Arikufamba achienda pachitoro chinotengeswa chingwa nezvimwewo. Mudzimai uyu akapfeka rokwe tsvuku uye shangu dzineruvara ruchena.

Nzvimbo yakamira motokari dzinotakura vanhu dzichivaendesa kwakasiyana. Motokari idzi dzimwe dzine ruvara ruchena dzimwe dzine ruvara rutema, rutsvuku neruvara rwegirini. Padivi pane mudhuri wakavakwa una makamuri akaturikidzana .

Mudzimai arikuyambuka mugwagwa mudhorobha kumashure kwake kune motokari mbiri dzakapakwa dzineruvara ruchena. Kuruboshwe kwake kune motokari irikubva zvekare, ineruvara ruchena. Arimugwagwa wakagadzirwa netara.

Nzvimbo ina makomo. Mujinga memakomo aya mune zvikwenzi nemiti yakawanda. Zvikwenzi izvi nemiti iyi zvina mashizha eneruvara rwe girinhi.

Chikwenzi chakakomberedzwa namahuswa akaoma akareba. Chikwenzi ichi china mashizha akawanda ane ruvara rwegirini. Chakamera munzvimbo inocherwa ivhu rokuvakisa.

Poto yakagadzikwawa pamusoro pechitovi chine ruvara rwutema ine ruvara rwesirivheri uye iri kubikirwa matumbu zvakasangana nemaguru zvine muto.

Konifurawa dzakawanda dzakaunganidzwa panzvimbo imwechete dzakaturikidzana. Dzinemashizha aneruvara rwegirinhi. Dzakabumba uye dzineruvara ruchena.

Zvishongo zvechidzimai zvakarongedzwa pamusika uye pane mabhegi zvekare echidzimai, zvishongo izvi zvine ruvara rwakasiyana rwunosanganisira bhuruu, girini, yero, bhurauni uye ruvara rutema.

Mukomana akamira akabata magirofozi ari munhandare inotambirwa mutambo wekiriketi, akapfeka nguwani ine ruvara rweyero, sikipa nemutirauzi une zveyero, sikipa yake yakanyorwa nemavara matema kumusana.

Chimbuzi chakavakwa nemapuranga chikaiswa denga remazen'e pamusoro pedenga iri pakaiswa zvitina kuti denga risasumuke. Chimbuzi ichi chakakomberedzwa nemahuswa akawanda akareba kuratidza kuti hapasi kusakurwa.

Musoro wegonyeti rakamira une mafafitera ane mukomberedzo une ruvara rutema. Mafafitera aya unokwanisa kuona zviri mukati. Muviri wemusoro wegonyeti iri une ruvara rutema. Kumberi kwegonyeti iri kwakasanga ruvara rutema neruvara ruchena uye mavara akanyorwa nesirivheri.

Nzvimbo inamahusw akawanda. Mahuswa aya anokura achitanda uye ana mashizha marefu ari matete ane ruvara rwegirini.

Mudhuri une chidziro chine simende. Mujinga memudhuri uyu mune huswa hwakawanda hwakareba huna mashizha ane ruvara rwegirinhi. Mudhuri uyu unoratidza kuti pamba.

huku netoki zviri kufamba zviri muruvanze, ruvanze urwu rwune ivhu rakachenuruka uye huku netoki izvi zviri kufamba zviri mujinga memudhuri wakavakwa nezvitinha nesemende.

Nzvimbo iri mudhorobha, ine mugwagwa wakagadzirwa zvakanaka netara. Uri kufamba motokari zhinji dzemhando yakasiyana, iri mberi ine ruvara rwesirivheri, ichiteverwa kumashure nekamotokari kadiki kane ruvara ruchena

Nzimbo inezvikwenzi zvakawanda uye huswa hwakawanda zvekare zvikwenzi izvi nehuswa zvine ruvara rwegirini nzimbo iyi inoratidza kuti haigare vanhu vakavanda ine dzimba dzinokwana kuita ina dzakapendiwa uye dzine matenga aneruvara rwakasiyana

Ndirochena yakapakurirwa chikafu. Ndiro iyi yakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvara rwebhurauni. Mukati mendiro iyi mune nyama yakakangwa yakaiswa muto. Mukati memuto mune mbatatisi, hanyanisi namadomasi.

Maruva akawanda akadyarwa mumapurasitiki ane ruvara rutema. Akadyarwa muvhu dzvuku. Maruva aya ane ruvara rwegirinhi neruvara rwepepuro.

Mugwagwa une motokari dzakasiyana dzirikufamba . Mujinga memugwagwa uyu mune dzimwe motokari dzakapakwa. Uye padivi pane vanhu varikufamba vari mujinga memudhuri

Mudziyo wemumba yokutandarira unogadzikwa chivhiti-vhiti. Mudziyo uyu wakagadzirwa nemapuranga. Une ruvara rutema uye madirowa anoisiwa zvinhu. Mibato yemadhirowa aya ine ruvara rwesirivheri.

Midziyo inoshandiswa nevanhu vanoita zvemashave kana kuti zvehun'anga. Imwe yemidziyo iyi inosanganisira jira guru riri pasi. Jira iri rine ruvara rutsvuku, rutema uye ruvara ruchena. Padivi pane nhokwe iripo.

Midhuri yakawanda uye imwe yakaturikidzana inoratidza kuti inzvimbo inemaindasitiri. Kumhiri kwemidhuri iyi kune mugwagwa wakagadzirwa netara. Padivi pemugwagwa uyu, panehuswa hwakareba huneruvara rwekirimu.

Chitoro chinonzi "Pick n Pay" chine midhuri une makamuri akaturikidzana. Chine magirazi anopenya. Mujinga mechitoro ichi mune vanhu vari kufamba vachienda kwakasiyana.

Kabati inoshandiswa kurongedzera zvinhu muimba yokubikira. Kabati iyi ine ruvara ruchena kunze kwayo uye pamusoro ine ruvara ruchena rwakazangana netumado tutema panogadzikwa zvinhu. Magonhi ekabati iyi ane mibato ine ruvara rwesirivheri uye kabati iyi ine magirazi.

Imba yakavakwa nezvitinha nesamende, imba iyi ine marata pamusoro uye ine mudhuri une chidziro chine ruvara rwekirimu neruvara rutsvuku. Imba iyi ine mafafitera uye mukati makaiswa maketeni kuti vanhu vasaone zviri mukati, uye ruvanze urwu rune ivhu, uye musha uyu une miti.

Madzimai akagara pamusika achitengesa mabhero. Mudzimai uyu akapfeka kepesi tsvuku uye akaruma nzara dzake akatarisa vanhu varikupfuura vachitarisa nhumbi .

Katsi yakarara pamusoro pemazhizha akawanda, uye mashizha aya akaoma. Katsi iyi inemitsara ineruvara rutema neruvara ruchena, uye yakakakotsira zvayo yakaisa musoro pasi.

Nzvimbo ine miti yakawanda. Miti iyi yakakura uye yakareba. Ina mapazi akawanda uye mashizha akareba ari matete ane ruvara rwegirini.

Chitima chiri kufamba munjanji chichiburitsa hutsi. Zvinoratidza kuti chinoshandisa marasha pakufamba. Chine muviri une ruvara rutema uye kurutivi kwenjanji iyi kune huswa hwakawanda hwakaoma.

Murume arikufamba ari mujinga mugwagwa usina tara. Murume uyu arikufamba achienda kwakamira mudzimai akapfeka nguwo chena. Murume uyu akapfeka kepisi ineruvara rutema neruvara rutsvuku uye akapfeka sikipa ine ruvara rutema namavara machena pamberi nemutirauzi une ruvara rutema

Chitoro chinonzi Pick n Pay. Chakakomberedzwa nemukomberedzo wemba wakagadzirwa namasimbi akapendewa neruvara rwegirini. Mujinga memukomberedzo wemba uyu mune miti yakareba uye maruva ane ruvara rwegirini.

Mudzimai ari kufamba pakati pedhorobha akabata musoro wake usina bvunzi. Mudzimai uyu akaisa butiro rinoiswa kumeso richivahara mhuno nemuromo rine ruvara rwe buruu. Kumusoro akapfeka nguwo ine mitsara ine ruvara rwuchena nerwutema.

Goronga rakacherwa richienda pasi. Mugoronga umu makarasirwa marara uye mune huswa hwegirinhi huri kumera. Kumativi egoronga iri kunewo mahuswa zvakare ari kumera ane ruvara rwegirinhi.

Chikafu chakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvara rutema, pane bhotoro repurasitiki rakaisiwa chimwiwa. Padivi pane mabhanzi akaisiwa nyama pakati.

Motokari huru inonzi gonyeti. Irikufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara. Kurudyi kwemotokari iyi kune chikwangwani chihombe chinoshambadza chitoro chinonzi OK. Chine mufananidzo vavanhu varikufara.

Vatambi vechidiki varikutamba vhoribho. Vazhinji vacho vakapfeka nguwo dzegirinhi neruchena kumusoro nekuzasi. Umwe wavatambi ava akapfeka nguwo ineruvara rweyero kumusoro nekuzasi, umwe akapfeka ineruvara rutsvuku kumusoro nekuzasi.

Nzvimbo ine mvura yakawanda iri kuyerera mukarwizi. Nzvimbo iyi ine miti nehuswa hwakawanda zvekare hune ruvara rwegirinhi nekuda kwekuti mvura yakawanda.

Zvishongo zvechinyakare zvakagadzikwa pamusoro pekapeti yakagadzirwa nemapurasitiki. Kapeti iyi yemapurasitiki ineruvara rutema, ruchena uye rwe bhuruu. Zvishongo izvi zvakagadzirwa nezvitanda uye zvineruvara rwegirini neruvara rwe yero.

Motokari irikufamba mumugwagwa usina tara. Motokari iyi ine ruvara ruchena muviri wayo, uye kudivi kwemotokari iyi kuruboshwe kwakaiswa ruvara rwe girinhi pamusoro . Kuma shure motokari iyi ine tende rine ruvara rutema

Ndiro chena yakapakurirwa chikafu chakabikwa chinomiswa mvura. chikafu ichi chinosanganisira nyama yakakangwa iri mumuto ine ruvara rwebhurauni uye zvakazanganisira nehanyanisi, madomasi nebhinzi.

Imba irimudhorobha kumarokesheni ine denga rine ruvara rwakachenerukira uye chidziro chine ruvara ruchena, padivi pemba iyi pane bindu rine murivo wekudya unemashizha ane ruvara rwegirini. Imba iyi yakakomberedzwa reruzhowa rwefenzi.

Mudhuri wakavakwa uina makamuri akaturikidzana achienda mudenga. Mudhuri uyu una mafafitera akawanda pa kamuri yoga yoga. Munjinga momudhuri uyu mune motokari dzakapakwa.

Chingoro chine zvinwiwa chiri padivi pomusika chiri mujinga metara. Chingoro ichi chineruvara rwe bhuru uye chine zvigubhu zvezvinwiwa pamusoro. Musika urikutengesa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira zviwitsi , maputi nama zepe.

Imba yakavakwa nezvitinha nesemende. Ine chidziro chine ruvara rwebhurawuni. Yakakomberedzwa neruzhowa rwakavakwa namatombo nesemende. Mujinga meruzhowa urwu mune chiruva chirimo chinokura chichiteedza madziro chine mashizha ane ruvara rwegirinhi.

Mugwagwa wakagadzirwa netara, kumativi kwemugwagwa uyu kune miti iripo yakawanda, uye huswa hwakaoma miti iyi ine ruvara rwegirini mashizha awo uye ine mashizha akadonhera pasi ane ruvara rwepepuru.

Gonyeti guru riri kufamba richidhonza matirera akazara mapango emiti. Gonyeti iri rine ruvara ruchena neruvara rwebhuru uye ruvara rwesirivheri. Mapango aya mamwe matete uye mamwe makobvu.

Kamuri rine denga rine ruvara rwuchena chidziro chekamuri irI chakapendewa neruvara rwebhuruu. Kamuri iyi ine masofa ane ruvara rwutema. Pane murume akagara akaisa kombiyuta patafura.

Motokari yakamira mujinga momuti wakatemwa rimwe bazi asi uchine mamwe mapazi ane mahizha ane ruwara rwegirini. Motokari iyi ine ruwara ruchena uye ina mafafitera ane ruwara rutema, padivi payo pane mabhasikoro akamira akazendama nomuti.

Mudzimai werudzi rwechichena akamira. Akapfeka nguwo yekumusoro ine ruvara rwepingi neruchena. Kuzasi akapfeka jinhi rebhuru. Kutsoka dzake akapfeka shangu dzine ruvara ruchena uyezve akapfeka masokisi ane ruvara rwepingi. Mudzimai uyu akabereka bhegi rine ruvara rweyero, bhuru nepingi.

Muriwo wekusevesa ne sadza wakabikwa zvinonwisa mvura. Wakaisiwa mundiro chena, muriwo uyu unonzi matemba uye wakakangwa ukatsvukirira une ruvara rwe bhurauni uye wakazanganisiwa nehanyanisi nama tomasi.

Chikwenzi chiri kubukira chiri kuratidza kuti chakambotemwa, chine mashizha ari kukura ane ruvara rwegirini, chikwenzi ichi chakatenderedzwa nemahuswa akaoma.

Imba ine mudhuri uchiri kuvakwa. Wakavakwa nezvitinha nejecha nesemende. Mudhuri wemba iyi une chidziro chine ruvara rwebhurawuni. Kumberi kwemba iyi kwakagadzikwa tenga regirinhi rinochengeta mvura inoshandiswa pamba.

Imba ichirikuvakwa, yakavakirwa panzvimbo inematombo akawanda akaturikidzana inowadzowanikwa paruware. Nzvimbo iyi ine miti yakawanda yakareba, uye ine huswa hwakaoma.

Miti nezvikwenzi zvakawanda zviri panzvimbo. Miti iyi nezvikwenzi izvi zvina mashizha akawanda ane ruvara rwegirinhi. Pasi pane mashizha akaoma ane ruvara rwebhurawuni.

Gomo rine miti yakawanda yakareba neimwe mipfupi. Miti iri mugomo umu ine mashizha ane ruvara rwegirinhi rwakasvibira. Mujinga megomo umu mune midhuri yakawanda ine denga rine ruvara rutema nemidhuri ine ruvara rwekirimu zvinoratidza kuti apa pachikoro.

Ndiro yakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvara rutema neruvara ruchena. Ndiro iyi ine ruvara ruchena uye yakapakurirwa sadza nenyama yehuku.

Murume akamira muchitoro chinotengeswa mbatya akabata nharembozha yake nepurasitiki rine zvaatenga. Murume uyu akapfeka shati ine ruvara ruchena uye akapfeka tirauzi rine ruvara rutema neshangu nhema.

Motokari ine ruvara rweyero yakapakwa mujinga memugwagwa wakagadzirwa netara. Kumashure kwemotokari iyi kune midhuri iriko inoratidza kuti mahofisi.

Mugwagwa wakagadzirwa netara. Uri kufamba motokari dzakawana dzemhando yakasiyana. Kudivi kwemugwagwa kune miti mizhinji yakakura, yakareba ine mazhizha ane ruvara rwegirini nemaruva ane ruvara rwepepuru.

Mudzimai arikufamba achipfuura mudhuri wakanyorwa kunzi "Morgans". Mudzimai uyu wakatsiga saki rine ruvara ruchena uye akapfeka siketi nenguwo yekumusoro ine ruvara rutema. Kurudivi kwake kurudyi kune mugwagwa wakagadzirwa netara uru kufamba motokari.

Hari dzakagadzikwa pamusoro pemasaga machena. Dzimwe dzehari idzi dzakagadzikwa dzakatarisa pasi dzimwe dzakatarisa mudenga. Dzine ruvara rwebhurawuni. Kumashure kwehari idzi kune kabati yakarongedzwa mapepa akawanda asina kumira zvakanaka.

Vanhu vari kufamba mukati medhorobha vari mujinga memudhuri. Uye umwe wevanhu ava ari kupfuura nemujinga memudhuri une magirazi waari kuzviona mufananidzo wake. Akapfeka nguwo yekumusoro ine ruvara ruchena uye akapfeka chikabudura chirefu chine ruvara rutema neshangu nhema. Akabereka bhege nhema zvekare.

Murairidzi wechichena akamira akakotama achitaura nevatambi vechidiki vakamira munhandare inomhanyirwa. Murairidzi uyu akapfeka kepesi ine ruvara rwebhuruu uye kumusoro akapfeka nguo ine ruvara rutsvuku. Akapfeka zvakare chikadabura chine ruvara ruchena neshangu chena.

Bindu rina maruva uye mahuswa. Zvose zvina mashizha ane ruvara rwegirini. Amwe emahuswa ane maruva aya ari kukura achitanda nefenzi iri padivi.

Ruva rinokura richienda mudenda. Ruva iri rinotanda uye rinogona kumira rakaita semukomberedzo wemba asi rinoda kuchekererwa. Rinamashizha maduku aneruvara rwegirini.

Nzvimbo ine miti yakawanda yakareba kwazvo. Miti iyi ine mapazi akawanda uye mashizha mazhinji. Mashizha emiti iyi ane ruvara rwegirini. Pasi pane huswa huri kukura zvakare, asi hunoratidza kunge hwava kuoma.

Vanhu vakamira panzvimbo inokwirirwa dutavanhu richivaendesa kunzvimbo dzakasiyana. Umwe wevanhu ava akazembera musika wakagadzirwa nemapuranga uye akapfeka kepesi ine ruvara rutema shati tsvuku netirauzi rine ruvara rutema.

Mugwagwa wakagadzirwa netara. Kumativi emugwagwa uyu kune miti yakawanda. imwe haina mashizha imwe ine mashizha uye miti iyi yose Ina mapazi akawanda.

Motokari dziri kufamba mugwagwa wakagadzirwa netara pakati pedhorobha. Motokari idzi dzine ruvara rwakasiyana runosanganisira sirivheri, ruchena uye ruvara rutema. Padivi pomugwagwa uyu pane mudhuri une makamuri akavakwa achienda mudenga.

Murume akamira achitengesa ari pamusika. Murume uyu akapfeka butiro rekumeso rinovhara mhino nemuromo rune ruvara rebhuruu. Akapfeka sikipa ineruvara rutsvuku uye mutirauzi une ruvara rwebhuruu neshangu nhema. Arikutengesa mafuta okubikisa, zvinwiwa nezvimwewo zvikafu.

Mudzimai anotamba nhabvu. Akabata nzeve dzake uye akaisa girovhosi risina tugumwe mumaoko. Akaburitsa rurimi rwake uye ane mhotsi mumusoro. Akapfeka nguo yekumusoro ine ruvara rwegirini yakanyorwa namavara eyero uye ane mureza wenyika yeZimbabwe pamberi.

Motikari dzakasiyana dziri kufamba mumugwagwa. Imwe yemotokari idzi ine ruvara rwebhuruu. Mugwagwa uyu une tara.

Mudzimai arikufamba arimujinga memudhuri. Arikufamba achipfuura chitoro chinotengesewa nhumbi dzechikadzi. Mudzimai uyu anevhudzi risina kureba asi rakasungwa, uye akapfeka nguwo yekumosoro ineruvara rutema uye akabereka bhegi rineruvara rwebhurawuni.

Bhege rakagadzikwa pamusoro pechisharo chemudhudhudhu. Bhegi iri rine ruvara rwakasiyana runosanganisira bhuruu, kirimu uye ruvara rutsvuku.

Kamuri ine chidziro chine ruvara rwekirimu. Mukati mekamuri iyi mune tafura ine ruvara rwebhurauni yakagadzirwa namapuranga, mune zvigaro zvine ruvara rutema.

Mureza une mitsara mitatu une ruvara rwakasiyana. Mutsara wekutanga une ruvara rweyero, mutsara wepakati une ruvara rwegirini, mutsara wekupedzisira une ruvara rutsvuku. Pakati pemureza uyu pane nyenyeredzi ine ruvara ruchena.

Ruva rakasimwa riri mukati mechitini chakagadzwa pamusoro peuriri hune ruvara rutema. Ruva iri rina mashizha marefu ane ruvara rwegirinhi.

Mudzimai wechidiki ari kufamba ari padivi pomugwagwa ari mujinga momudhuri. Mudzimai uyu akapfeka butiro kumeso kwake rinovhara muromo nemhino rine ruvara rwebhuru. Akabereka bhegi nhema uye akapfeka juzi rine ruvara rutema. Akapfeka zvakare chikabudura chine ruvara rwebhuru.

Chikafu chizhinji chiri mundiro dzakagadzwa pamusoro petafura ine ruvara rwebhurawuni. Chikafu ichi chinosanganisira nyama, matomati, hanyanisi nezvimwewo zvinonaka.

Madomasi akagadzikwa mundiro yegomba. Madomasi aya akatsvukirira uye ndiro iyi ine ruvara rutema uye yakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvara rwe bhurauni neruvara rwe kirimu.

Motokari mbiri dzakamira pamusoro pevhu dzvuku. Dzinowadzo kushandiswa pamakambani makuru anoita zvekuvaka uye kuchera. Dzine muviri une ruvara rweyero. Mafafitera emotokari idzi nemagirazi, ane ruvara rutema asi achionesa zvirimukati.

Madzimai maviri akamira pamukova wechitoro chinotengesa zvidyiwa. Mumwe wemadzimai aya akapfeka rokwe rine ruvara rutema uye musoro wake wakadhayiwa neruvara rutsvuku. Ari padivi ane madhiredzi mumusoro uye anebhutiro kumeso rakavhara mhuno nomuromo rine ruvara rwebhuru.

Nzvimbo inevhu rakatsemuka. Zvinoratidza kuti nzvimbo iyi haisi kunaya mvura uye ivhu iri ndere chidhaka . Ivhu iri rine ruvara rutema .

Nzvimbo ine huswa hwakawanda. Huswa uhu humwe hwacho hurikuratidza kuti hwava kuoma hune ruvara rwebhurauni. Humwe hwacho hurikuratidza hupenyu uye hune ruvara rwegirini.

Varume nevakomana vechidiki vakawanda vakamira panzvimbo imwe chete pamberi pechitoro chinotengesa doro chinonzi Joy Dande, uye vakamira mujinga memotokari ine ruvara ruchena.

Muti wemumango wakareba. Une mapazi akawanda uye mashizha aanawo akawanda akareba ane ruvara rwegirinhi. Padivi pane mugodhi wakavakwa ukaiswa semende pamusoro.

Nzvimbo ine huswa pamwe pamwe pasina. Huswa uyu humwe hwacho hwakareba humwe hauna. Hune ruvara rwegirinhi. Padivi pahuswa uhu pane muvharo une ruvara rwebhuru.

Bindu rakadyarwa muriwo wemusango uye muri kumerawo mahuswa. Zvirimwa izvi zviri mukati zvine mashizha makuru ane ruvara rwegirinhi.

Tafura ineruvara ruchena. Yakagadzikwa zvinhu zvemibato wemaoko. Zvinhu izvi zvineruvara rwakasiyana rwunosanganisira ruvara rutsvuku, rwebhuruu, ruchena, rutema nebhurawuni.

Ndiro yakagadzikwa pamusoro petafura. Ndiro iyi ineruvara rwebhuruu asi inoratidza kuti yakatekenuka. Mukati mune sadza remhunga uye nyama yenguruve nemuriwo une dovi nemuboora ne bhinzi.

Mombe dzirikumafuro dzichifudzwa nemurume akapfeka tirauzi rine ruvara rutema. Mombe idzi dzineruvara rwakasiyana. Dzimwe itsvuku, dzimwe dzimwe dzineruvara rutema. Dzirikupfura muhuswa rwakareba rwune ruvara rwegirinhi.

Huswa hwakawanda huri panzvimbo imwe chete. Huswa uhu hune mhando dzakasiyana asi hwose hune mashizha ane ruvara rwegirinhi uye pamusoro pemashizha pane masora kana kuti marara mamwe akarashiwa.

Motokari yakamira padivi pemugwagwa iri mujinga memuti wakareba. Muti uyu unemazhizha ane ruvara rwegirini uye unemapazi akawanda. Motokari iyi ineruva rwesirivhiri uye ine chikwangwani chineruvara rwayero kumberi.

Imba ine denga rakagamwa nemapuranga ane ruvara ruchena. Mudhuri wemba iyi une ruvara rwegirini yakachenuruka uye ruvara rwebhurauni. Ine mukomberodzo wemba wakavakwa nezvitinha nesemende. Mujinga memukomberedzo wemba mune maruva akasimwa ari mubindu ane mashizha ane ruvara rwegirini.

umwe vevakuru vemauto venyika inonzi Kenya akagara mundege diki ineruvara ruchena neruvara rutsvuku kumativi kwendege diki iyi kune varume waviri vakamira vakapfeka nguvo dzine ruvara rwebhuruu

Imba irikuvakwa namabhiridha akawanda. Mabhiridha aya akaisa tambo kuti vaone kuti varikuvaka zvakanaka here uye padivi pavo pane zvidhinha zvakaronga kuti vazvishandise vasingaende kure.

Huswa hwawanda wakavhara nzvimbo yakakura. Huswa uhwu hunawanzomera pamusoro pemvura akawanda zvekare. Humwe huneruvara rwegirinhi rwumwerwuneruvara rwunoratidza kuti hwavakuoma.

Musikana arikupfuura padivi pemotokari ineruvara rutema. Musikana uyu akabereka bhege rineruvara rwe pingi uye akapfeka nguvo yekumusoro nenguvo yekuzasi ineruvara rwebhuruu.

Murume ari kufamba akapira gotsi , murume uyu ari kufamba pamusoro pemudhuri wakavakwa nezvitinha ukaiswa semendi pamusoro, akapfeka juzi rine ruvara rutema netirauzi dema zvekare.

Murume ari kufamba ari mujinga memudhuri une makamuri akaturikidzana. Murume uyu anoshandira kambani inopa vatyairi matiketi ekuti vapake motokari dzavo mukati medhorobha. Akapfeka kepesi ine ruvara rweburuu uye nejaketi rine ruvara weranjisi neruvara rweyero.

Vanhu vatatu varikufamba mujika memidhuri una makamuri akaturikidzana. Vanhu ava vakapfeka magawuni kuratidza kuti vagirajuweta uye vapedza fundo yavo.

Motokari inotakura marara kana kuchera ivhu pasi, mukati memotokari iyi mune murume akagara ari kuityaira akapfeka hovhorosi ineruvara rutema nemutsara ine ruvara ruchena mukati akapfeka sikipa ine ruvara ruchena. Motokari iyi ine ruvara rweyero.

Mukomboredzo wemba wakaiswa wefenzi. Mujinga mawo mune bindu remuriwo rakasakurirwa rine muriwo wakareba. Muriwo uyu unonzi kovho uye une mashizha marefu ane ruvara rwegirinhi.

Sora rakawanda riripamusoro pemvura. Sora iri rinowanzokura pamusoro pemvura yakawanda, uye rinotanda richiwanda. Rine mashizha maduku uye mashizha aya aneruvara rwegirini.

Murume arikufamba achipfuura nepakati penjanji. Murume uyu akapfeka nguwo tema kumusoro nemutirauzi une ruvara ruchena. Njanji iyi ine mahuswa pakati payo uye mahuswa aya anoratidza kuti akaoma.

Vakomana vanotamba nhabvu vakapfugama uye vamwe vakamira vari munhandare yenhabvu. Vakomana ava vakapfeka nguo yekumusoro ine ruwara rwe bhuruu ruchena uye yero. Yakanyorwa namawara machena pamberi. Vakapfeka zvikabudura zvekare zvine ruwara zvebhuruu.

Motokari ineruvara rwesirivheri. Yakamira panzvimbo ine makomba nematombo akawanda. Kumashure kwayo kune mudhuri uneruvara rwebhuruu namavara machena padivi wakavhura unoratidza kuti panotengesewa zvinhu. Kumashure kwemudhuri uyu kune chikwangwani chikuru chine mufananidzo wevana vaviri. Chikwangwani ichi chine ruvara rwegirinhi.

Varume verudzi rwechitema vakagara pasi vachiita hurukuro. Mumwe wevarume ava akabata chigumbu chakachekwa chine chinwiwa mukati, chigubhu ichi chine muvharo mutsvuku.

Komichi yakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvara rwebhurauni. Komichi iyi ine ruvara rutsvuku uye kumativi yakanyorwa namavara machena. Mukati ine chinwiwa chirimo chine ruvara rweyero.

Murume akamira akatarisa mberi mumugwagwa kuratidza kuti pane zvaari kuona. Murume uyu akapfeka kepesi ine ruvara rwekirimu, akabereka bhegi dema rine ruvara rwebhurauni kumativi uye murume uyu akapfeka sikipa rine ruvara ruchena uye tirauzi rine ruvara rwutema.

Imba ine denga rakachenuruka. Ine mudhuri uneruvara rwekirimu uye ruvara rutsvuku kuzasi. Imba iyi yakavakwa nezvitinha nesemende. Padivi pemba iyi pane musikana akamira nemukomana akagara. Kumashure kwavo kune mumwe mudhuri zvekare wakagadzirwa namazen'e une ruvara rwebhuruu uye wakaisiwa marata.

Mhodzi dzezvirimwe dzakarongwa pamusoro petafura ineruvara ruchena imwe yemhodzi idzi inosanganisira chibage chekenya witi uye masanifurawa

Nzvimbo iri mudhorobha ine midhuri ine makamuri akaturikidzana. Midhuri iyi ine ruvara rwekirimu neruvara rwebhuruu. Mujinga memudhuri iyi mune mugwagwa wakagadzirwa netara une motokari dzemhando dzakasiyana dzirikufamba. Padivi pomugwagwa uyu pane chingoro chiri kutengesa zvinwiwa chakapendewa neruvara rwegirini.

Kabati iri muhofisi yakagadzirwa namazen'e. Kabati iyi ine mibato ine ruvara rwesirivheri uye iyo ine ruvara rwegireyi. Yakanamirirwa chibepa pamberi chine ruvara rwe pingi, yero negirini.

Motokari nhatu dzakapakwa pamberi pechitoro chinotengesa zvinhu zvekuvakisa nezvimwe zvekushandisa pamba uye kugadzira motokari. Motokari idzi mbiri dzacho dzine ruvara rwesirivha imwe yacho ine ruvara ruchena.

Nzvimbo inemugwagwa wakagadzirwa netara neumwe usina. Pakati pemigwagwa miviri iyi pane chikwangwani chakagadzirwa chine denderedzwa chineruvara rutsvuku neruvara ruchena, pakati pakanyorwa nhamba kuti sikisite kuratidza kuti ndiwo makiromita anofanira kufambwa nemotikari kana dzichifamba.

Mukomana werudzi rwechitema. Akamira pamukova wemba. Akapfeka nguvo yekumusoro ine ruvara rwepfumbu. Kuzasi akapfeka chikabudura chirefu chine ruvara rutema. Imba yaari kupinda yakapendwa neruvara rwepingi neyero.

Vanhu varikufamba mukati medhorobha vachipesana vachienda kwakasiyana. Mudhorobha umu mugwagwa uzere nemotokari dzirikufamba dzemhando dzakasiyana uye dzine ruvara rwakasiyana rwunosanganisira ruvara rwesirivheri neruvara ruchena. Kurutivi kune mudhuri une makamuri akavakwa akaturikidzana achienda mudenga.

Tangi ramafuta anoshandiswa nemotokari pakufamba. Yakapaka panzvimbo inotengeserwa mafuta ekufambisa emotokari. Tangi iri rine ruvara ruchena. Panzvimbo iyi pane motakari dzakamirapo dzine ruvara rwesirivha neruvara rwebhuruu yakacheneruka.

Chingoro chiri kufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara. Murume ari kusunda chingoro ichi akapfeka ngowani ine ruvara rwebhuruu uye nguvo dzekumusoro dzeruvara ruchena neruvara rwebhuruu. Chingoro chake chine ruvara rwebhururu ruvara rutema neruvara ruchena

Mudzimai wechidiki arikufamba ari mujinga memugwagwa makapakwa motokari. Mudzimai uyu akapfeka ngowani ine ruwara rutema uye akapfeka nguo yekumusoro ine ruwara rutsvuku nechikabudura chipfupi chine ruvara ruchena. Akabereka bhegi dzvuku uye akabata purasitiki rine ruvara ruchena.

Matombo akaturikidzana aripanzvimbo. Mamwe aripasi, uye matombo aya akakomberedzwa nezvikwenzi zvakapfumvira zvinemashizha zvineruvara rwegirinhi.

Imba ina marata akachenuruka. Ine chidziro chakavakwa nesemende uye mukomberedzo wemba namapanera negedhi dzvuku.

Mugwagwa wakagadzirwa netara. Kuruboshwe kune nzvimbo ine huswa hwakaoma. Kunerumwe rutivi rwemugwagwa uyu nechekurudyi kune mudhuri wakareba uye mukuru una marata esimbi uye vakavakwa nezvitinha uye nemukomberedzo.

Imba ine denga noruvara rutsvuku nechidziro chine ruvara ruchena. Ine mukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera ane semende, jecha namatombo. Mujinga momukomberedzo wemba uyu mune miti mirefu irimo ine mashizha anoruvara rwegirini. Kudivi kune mugwagwa wakagadzirwa netara asi wasakara.

Vanhu varikufamba mumugwaga mukati medhorobha kwasviba. Mugwagwa uyu wakagadzirwa netara uye urikufamba motokari dzakawanda. Kurudivi kwemugwagwa uyu kune midhuri yakawanda ina makamuri akaturikidzana achienda mudenga.

Vanhu vari kufamba uye vamwe vakamira mujinga momudhuri vari pamumvuri. Vamwe vakagara pazuva vachiratidza kuti varikutengesa eyatayimu. Kumberi kune mukomana akapfeka nhumbi ine ruvara rutema kumusoro nejini dema ari kufamba achienda kwaari kuenda.

Mugwagwa wakagadzirwa netara asi wave nemakomba, kurutivi kwemugwagwa uyu kune maruva anokura achienda mudenga uye akachekererwa zvakanaka uye ane mashizha ane ruvara rwegirini.

Imba inedenga rine ruvara rwegireyi muzasi memarata aya mune mapuranga ane ruvara ruchena anoshandiswa kugama denga. Imba iyi yakavakwa nezvitinha nesemende, ine chidziro chine ruvara rwebhurauni, kumberi kwemba iyi kune matombo nejecha zvakaungana.

Chigaro chakagazikwa pasi pouriri hune ruvara rwakada kuita kirimu Chigaro ichi chinoratidza kuti chitsva uye chichirine mapurasitiki acho anoiswa kana munhu atenga chigaro. Chigaro ichi chine ruvara rutema uye chakagadzikwa chakazembera mudhuri une ruvara ruchena.

Tambo yemagetsi yakagadzikwa pasi pane ruvara rutsvuku. Tambo iyi ine ruvara rutema uye kumberi kwayo kunobairirwa pachivhiti vhiti kune ruvara ruchena, ruvara rutsvuku neruvara rweyero.

Murume arikufamba ari mujinga momugwagwa usina tara akatarisa nharembozha yake. Murume uyu akapfeka sikipa ine ruvara rwebhurawuni, gireyi, bhuruu neruvara rutema. Akapfeka chikabudura chipfupi chine ruvara rutema, padivi pake kurudyi kune motokari

Varume vaviri vakagara pamudhuri wakavakwa nezvitinha nesimendi. Umwe wevarume ava akapfeka kepesi ine ruvara rutsvuku ine mavara machena pamberi. Akapfeka juzi dzvuku rine ruvara rwekirimu negirini neruchena kuzasi. Akapfeka jinhi rine ruvara rwe bhuruu neshangu nhema.

Chimbuzi chakagadzirwa nezvitina nesimende, chine chidziro chesimende zvakare. Mukati mechimbuzi ichi mune singi yakagadzikwa dishi repurasitiki rine ruvara rwegirini. Mukati zvakare mune chemba ine ruvara ruchena.

Varume namadzimai vechitendero cheziyoni. Varume ava vakapfeka masutu aneruvara rwegirini uye matayi aneruvara rwegirini zvekare. Madzimai akapfeka nguwo dzakasiyana umwe akapfeka nguwo ine ruvara ruchena neruvara rwegirini umwe akapfeka jasi regirini

Varume vakamira vari pamberi pechitoro chinotengesa mabhora, mabhege uye padivi pechitoro ichi pamberi pane mabhuku ari anotengeswapo ane ruvara rwakasiyana. Zvinoratidza kuti umwe wevarume ava ndiye mutengesi.

Maruva arimubindu, anemashizha akawanda .Mashizha emaruva aya aneruvara rwe girirni uye marefu. Mukomboredzo webindu iri wakaiswa simende uye zvitinha.

Mbaura dzesimbi dzakadurikidzaniswa kuratidza kuti dziri kutengesewa. Mbaura idzi dzine ruvara rwakasiyana siyana. Dzimwe dzakapendewa neruvara rwebhuruu dzimwe dzakapendewa neruvara rutsvuku. Dzimwe dzakapendewa neruvara rwebhurawuni uyezve neruvara rwepfumbu.

Murume nemudzimai vakagara pabhenji. Mudzimai akasunga dhuku dema, rinemadowo machana, uye akabata chirebvu chake, akabata zvekare dumbu rake. Akapfeka nguwo yokumosoro ineruvara ruchena. Murume akapfeka zvekare nguwo yokumosoro ineruvara ruchena.

Murume arikufamba achipfuura madzimai matatu ari kuruboshwe kwake. Murume uyu akapfeka sikipa ine ruvara rweyero ruchena uye ruvara rutema. Kuzasi akapfeka chikabudura chinowanzopfekwa nehovhorosi chine ruvara rwebhuruu nemitsara ine ruvara rweyero.

Mufananidzo wenzvimbo inonzi Great Zimbabwe. Mufananidzo uyu unoratidza mamiriro enzvimbo iyi yaigarwa navanhu vakare. Ine misha yakapfirirwa nehuswa uye ine chidziro chakavakwa namatombo pasina semende.

Gondo riri kubhururuka riri mudenga, rakatambanudza mapapairo aro. Gondo iri rine ruvara ruchena neruvara rwebhurauni.

Imba yakavakwa inemakamuri akaturikidzana. Imba iyi inedenga rineruvara rutsvuku uye chidziro chineruvara ruchena. Inamafafitera akawanda. Kurutivi kwemba iyi kune miti mirefu irikukura ichienda mudenga inemazhizha marefu ane ruvara rwegirini.

Zvinhu zvakasiyana zvakaunganidzwa zviri mukati me bhaketi rine ruvara ruchena. Mukati me bhaketi iri mune zvigubhu zviviri zvine mivharo ine ruvara rwe yero . Uye mune zvinhu zvakaita senhundurwa nemakwati arimo, zvinoratidza kuti zvinoshandiswa ne n"anga.

Imba yapendwa neruvara rwakasiyana. Ine ruvara rwebhuru, girinhi, ruchena uye tsvuku. Kunze kwaimba iyi kune muti nehuswa zvine ruvara rwegirinhi.

Kamuri riri mumudhuri una makamuri akaturikidzana. Kamuri iri rine fafitera rimwe chete rakavhurwa. Fafitera iri rakapendewa neruvara rweyero pasi.

Motokari yakamira iri mujinga memukomberedzo wemusha. Motokari iyi ine ruvara rwesirivheri. Mukomberedzo wemusha wakagadzirwa nemapanera esemende, jecha namatombo.

Mudzimai wechidiki arikupfuura pedo nemusika uri kutengesewa shangu. Akatarisa mudzimai akabata mwana akapfeka nguwo uneruvara rutsvuku. Mudzimai uyu akarukwa madhiredzi aneruvara rutema uye akapfeka sikipa ineruvara rutsvuku nechikabudura chipfupi chineruvara rwegireyi neshangu chena.

Hari dzakawanda dzakarongwa panzvimbo imwechete. Hari idzi dzakarongwa dzakaturikidzana dzakatarira mudenga. Hari idzi dzine ruvara rwebhurauni.

Nzvimbo ine mudhuri ine makamuri akaturikidzana makamuri aya ane mafafitera uye akaisiwa maketeni ane ruwara ruchena. Mujinga memudhuri uyu makapakwa motokari.

Chipembere chakamira chiri panzvimbo yekumwira mvura. Chakasimudza musoro wacho. Chinenyanga mbiri dzakamira. Muviri wacho uneruvara rwegireyi.

Poto huru ine ruvara rwesirivheri irikubikirwa chikafu .Mupoto umu mune chipunu chirikukurunga zvirikubikwa. Munhu arikubika arikuratidza kuti munhu werudzi rwechichena. Mupoto umu munechikafu chinoita kunge mupunga nenyama.

Bindu rine maruva akawanda ari kuratidza kuti ari kudiridzwa. Ruva iri rinotambarara uye rine mashizha aneruvara rwegirini. Ivhu riripo rine ruvara rutema.

Varume vatatu vari pamushando, vari kusimudza simbi. Varume ava vakapfeka nguwo dzakafanana. Vakapfeka nguwo dzine ruvara rutsvuku, chena uye ruvara rutema. Vaviri vakapfeka nguwani dzine ruvara rwakacheneruka umwe haana.

Motokari ine ruvara rwesirivheri irikufamba ichipfuura iri mujinga memiti iri panzvimbo iyi. Miti iyi yakareba uye ina mashizha ane ruvara rwegirini. Nzvimbo iyi ina maruva anokura achienda mudenga uye anochekererwa achiita chibundu chibundu.

Midhuri miviri yakavakwa panzvimbo imwe chete. Imwe yemidhuri iyi ine chidziro chine ruvara ruchena. Imwe yacho ine chidziro chine ruvara rwebhurauni. Yakakomberedzwa neruzhowa rwamaruva anokura achienda mudenga akachekererwa zvinomwisa mvura.

Zvinwiwa zviviri zviri mubhotoro zvakagadzikwa pamusoro pereputopu. Zvinwiwa izvi zvinonzi Kambucha uye zvinogadzirwa munyika yeZimbabwe. Zvinwiwa izvi zviri mubhotoro rakagadzirwa nepurasitiki uye pamberi pazvo pane kadhi rekubhanga ririrpo rine ruvara rwegirini neruvara ruchena.

Mudhuri une denga rineruvara rutsvuku. Mudhuri uyu une makamuri akaturikidzana uye une chidziro chine ruvara ruchena. Kumberi kwemudhuri uyu kwakapakwa motokari dzakawanda. Kumhiri kune miti mizhinji yakareba.

Murume ari kufamba mujinga memusika unotengesewa mbatya. Akatarisa mudzimai akabereka mwana. Mudzimai uyu akarukwa madhiredzi uye akapfeka nguwo yekumusoro ine ruvara rwebhurawuni akabereka mwana netauro reruvara rwebhurawini zvekare.

Nzvimbo ine huswa nemiti yakawanda . Huswa uyu une ruvara rwe girinhi. Uye miti iripo inonzi miJakaranda ine mashizha ane ruvara rwe gurinhi zvekare . Uye maruva ari pasi ane ruvara rwe pepuru .

Chinyavada chakamira pamusoro pedombo rine ruvara rwebhurauni. Chine makumbo akawanda makumbo acho aneruvara rwekirimu uye bhurauni. Chine muswe webhurauni zvakare. Muviri wacho unevara rwebhurauni.

Murume arikupfekedza vanhu menduru muhuro vahwina. Murume uyu akapfeka kepesi ineruvara ruchena neruvara rwepepuru. Akapfeka zvekare shati ine ruvara ruchena neruvara rwe yero. Pamberi shati iyi yakanyorwa namavara epepuru.

Mugwagwa wakagadzirwa netara. Kumativi kwemugwagwa uyu kune miti mizhinji yaka komba mugwagwa uyu. Miti iyi imwe yacho haina mashizha así ina mapazi akawanda. Imwe yacho ina mashizha ane ruvara rwe girinhi.

Maruva akawanda ari panzvimbo imwe chete. Maruva aya akareba uye anemashizha aneruvara rwegirini akatambanuka. Kumusoro maruva aya aneruva rutsvuku neruvara rweyero.

Dendere reshiri rakavakirwa pabazi romuti, dendere iri rakavakiwa nouswa uye riri pabazi romuti une mashizha ane ruvara rwegirini.

Murume arikufamba mumugwagwa usina tara. Murume uyu akabereka bhegi dema uye akapfeka sikipa ine ruvara rwe bhuruu nechikabudura chine ruvara rwe gireyi. Akapfeka zvekare Shang nhema. Padivi pake parikupfuura motokari ineruvara rutsvuku.

Maruva emhando yakasiyana arimubindu rimwe chete, mamwe ane mashizha mapfupi mamwe anemashizha akareba. Mamwe anemashizha aneruvara rwegirini, mamwe anemashizha aneruvara rwegirini yakacheneruka.

Mugwagwa wakapamhamha wakagadzirwa netara. Kumativi kwemugwagwa uyu kune miti nehuswa hwakawanda. Huswa hwacho hwakaoma asi miti iyi ine mashizha ane ruvara rwegirinhi.

Motokari dzirikufamba dzirimumugwagwa dzosanganisira bhazi, imwe yemotokari idzi yakapaka kunze kwemugwagwa yakapaka pasi pemuti unemashizha akarembera.

Mhuka dziriri musango. Mhuka idzi dzinonzi mbada. Mbada idzi dzakamira dziri mumahuswa akaoma ane ruvara rwegirinhi. Mbada idzi dzineruvara rwekirimu uye madoo eruvara rutema. Dzakavhura muromo wadzo dzakatarisa divi rimwe chete. Kumashure kune miti mirefu ine ruvara rwe girinhi.

Mugwagwa wakagadzirwa netara asi wavakutsemuka. Kudivi kwemugwagwa uyu kune nzira isina tara inofamba nevanhu. Nzira iyi ine ivhu rakacheneruka.

Maruva akasimwa kunze kwemukomberedzo wemba. Ane mizera yakasiyana, mamwe madiki mamwe makuru uye ane ruvara rwakasiyana. Mamwe ane ruvara rweyero, mamwe ane ruvara rwegirini, mamwe ane ruvara rutsvuku.

Nzvimbo ine mahuswa akawanda uye tsanga. Tsanga nehuswa netsanga zvineruvara rwegirinhi. Uye nzvimbo iyi inoratidza kuti inorasirwa marara nevanhu.

Gava ririkufamba munzvimbo ina mahuswa ane ruvara rwegirini nemamwe ane ruvara rwebhurauni akaoma. Gava iri rine muviri une ruvara rwebhurauni uye ina padumbu pane ruvara ruchena. Rakamisa nzeve.

Varume vari kufamba vakamira panzvimbo vamwe vakagara vachitengesa zvinhu. Umwe wevarume ava akapfeka shati ine ruvara rutema akabereka bhegi rinoshandiswa namasoja uye akapfeka tirauzi rine ruvara rutema.

Nzvimbo inotengeserwa mapuranga okuvakisa, mapuranga aya akawanda uye amwe acho akarongwa akadurikidzana arimukati metende mamwe akazendamiswa nechidziro.

Mudhuri unemakamuri akaturikidzana une chidziro chakawakwa nezvitinha nesemende uye mafafitera akawanda panze panedhishi rinobata masai Sai kuti vaone zvinoratidzwa pachivhiti vhiti parutivi pane mukomberedzo vemusha vakagadzira nesimbi

Vanhu vakawanda varikufamba varipakati pedhorobha vachipesana vachienda kwakawanda. Dhorobha iri rine mugwagwa wakagadzirwa netara uye mune motokari zhinji dzirikufamba.

Nzvimbo ina maruva akasimwa asi inoratidza kuti yakaoma zvakanyanya nokuti hapasi kudiridzwa. Ruva iri ratooma zvakare uye rina mashizha ane ruvara rwegirini. Rakadyarwa muvhu rine ruvara rutema.

Huku shanu dzakagadzikwa mubhokisi rakagadzirwa nepurasitiki. Huku idzi ihuru uye dzakachekwa kuratidza kuti dzogona kunge dzava kuda kunotengeswa kana kubikwa. Bhokisi iri rine ruvara rwegirinhi mukati.

Mudzimai ari kufamba mukati medhorobha mujinga memudhuri, mudzimai uyu akapfeka nguwo yekumusoro ine ruvara rwe kirimu nesiketi ine ruvara rwe pingi. Arikufamba achinopfuura chingoro chinotengesa zvonwiwa. Kurutivi rwake kurudyi kune motikari dzakapakwa.

Dhorobha rine midhuri yakawanda ine makamuri akaturikidzana. Imwe yemidhuri iyi ine ruvara rwebhurawuni neruvara ruchena pazasi. Mumativi omugwagwa makapakwa mhando dzemotokari uye padivi pemotokari apa pane kanzira kanofamba nevanhu.

Mudzimai arikusekerera akabata nharembozha yakareba. Akasungirira dhuku muhuro nemumusoro rinowanzopfekwa nemadzimai echiMuslim. Akapfeka bhachi rineruvara rwegireyi. Mukati akapfeka nguwo chena.

Furiramudenga nembizi zvirikufura zviri musango. Sango iri rine huswa hwakawanda asi hunoratidza kuti hwava kuoma. Mbizi idzi dzine muviri unemitsara neruvara rutema neruvara ruchena. Furiramudenga ine ruvara rwekirimu nemavara makuru aneruvara rwebhurauni.

Tafura ine ruvara rwebhurawuni neruvara rwekirimu. Yakagadzikwa ndiro zhinji dzine chikafu. Dzimwe ndiro idzo dzine sadza dzimwe dzine muriwo wekudyisa sadza.

Mudzimai werudzi rwechitema. Akagadzirirwa musoro wake nebvudzi rake. Bvudzi rake rine ruvara rutema. Akapfeka mhete munzeve yake uye akavhara maziso.

Imba ine chidziro chine ruvara rwekirimu. Yakakomberedzwa neruzhowa rwakagadzirwa nemapanera akagadzirwa nesemende ,jecha nematombo. Padivi peruzhozwa rwemba pane muti wakareba unamapazi akawanda, uye mashizha ane ruvara rwegirini

Mugwagwa wakagadzirwa netara yakatsemuka uye ina makomba. Padivi pomugwagwa uyu pane uswa hwakawanda huri kukura. Uye mujinga mahwo mune mukomberedzo wemba urimo wakagadzirwa namapanera.

Nzvimbo inomwiwa nemotokari mafuta okufambisa. Pane muchina unoshandiswa kudira mafuta mumoyokari. Une ruvara ruchena, neruvara rwegirinhi.

Chikafu chirimundiro chakabikwa zvemhando yepamusoro. Nyama yacho yakakangwa ikatsvukirira ikasanganiswa nemadomasi, makaroti uye hanyanisi,

tafura yakagadzikwa ndiro dzakawanda dzine chikafu, ndiro idzi dzine ruvara rwuchena, chimwe chechikafu ichi chinosangsira nyama makaroti miriwo uye machipusi.

Imba ine denga rine ruvara rutema. Mujinga memarata umu mune mapuranga akagama denga ane ruvara ruchena. Imba iyi ine mudhuri wakavakwa nesemende nezvitinha une ruvara rwebhurauni.

Varume vari munhandare yenhabvu. Vamwe varikukika mabhora vamwe vari kurairidzana kuti anokikiwa zvakadodini. Nhandare iri ine huswa hwakachekererwa zvakanaka une ruvara rwegirinhi.

Mudzimai ari kufamba mumugwagwa usina tara akapfeka nguwo tema kumusoro nekuzasi. Kuruboshwe kwake kune dzimba dzakavakwa zvakafanana dzakavakwa nezvitinha nesemende zvine chidziro chesemende zvakare, uye miti iripo yegirini nemasora akaoma.

Vatambi vetsviva vechirume vari munhandare. Umwe wevatambi ava akapfeka nguwo yekusoro ine ruvara rutsvuku neyero kuzasi akapfeka nguwo ine ruvara rutsvuku neruchena. Umwewevatambi ava akapfeka nguwo ine ruvara rwebhuru neruchena kumusoro nekuzasi.

Imba yakavakwa yakaiswa marata. Imba iyi ine mudhuri uneruvara rwebhurawuni, uye mukomberedzo wemusha wakaiswa zvitinha, simende nemajecha. Mujinga memukomberedzo wemba uyu, mune chigwenzi zviviri zvinashizha aneruvara rwegirinhi.

Tafura yakadzikwa ndiro inechikafu chakabikwa zvinomwisa mvura. Ndiro iyi yakagadzirwa nomuti. Mundiro iyi makaiswa nyama uye zvimwe zvikafu zvakafanana nembatatisi uye muto.

Mudzimai arikufamba pamusoro peuriri hwakagadzirwa ne semende. Arikufamba pakati pedhorobha akabereka bhegi nhema . Mudzimai uyu akapfeka rokwe rine ruvara rwe bhuruu neshangu nhema. Akarukwa ma dhiredhi ane ruvara rutema.

Murume akabata mureza une ruvara rutsvuku neruvara ruchena. murume uyu ane madhiredzi mumusoro uye akapfeka jasi rine ruvara rutema neruvara ruchena runopenya, akapfeka zvekare nguvo yekuzasi ine ruvara rutema neruvara ruchena.

Mugwagwa wakagadzirwa netara. Urikufamba motokari ine ruvara ruchena. Padivi pomugwagwa uyu parikufamba murume akapfeka nhumbi dzitema. Murume uyu arikufamba arimujinga momugwagwa. Kurudyi kwake kune imba ine denga rine ruvara rwepfumbu nemudhuri une ruvara rwekirimu nebhurauni nemukomberedzo wemba.

Nzvimbo iri kutengeserwa mabhero. Pane imwe yezvimbo yacho pane mabhero uye pari kutengeserwa mazepe. Kumashure kuna madzimai akagara achihwanda zuva. Umwe wacho ari kubaya baya nharembozha yake.

Nzvimbo inemauswa akawanda, nzvimbo iyi ine ivhu rine ruvara rutema uye inemauswa ane mashizha ane ruvara rwegirini. Nzvimbo iyi inoratidza kuti vanhu varikungorasira marara pasi.

Derere rakabikwa rakaisiwa mukapu. Derere iri ririkuburitswa mu kapu richiiswa muchipunu chine ruvara rwe sirivheri. Kapu iyi ine ruvara rwegireyi.

Vakomana nevasikana vari kutamba pagungano reNational Aids Council. Vakapfeka nhumbi dzakasiyana uye varikusekerera vakatarisa chaunga chevanhu.

Ruoko rwemunhu rwakabata mango ine ruvara rweyero. Mango iyi inotaridza kuti yakaibva. Padivi pane mumango watemwa mango iyi. Mumango uyu une mango zhinji dzakawanda dzine ruvara rwegirinhi kutaridza kuti hadzisati dzaibva uyezve une mashizha marefu aneruvara rwegirinhi.

motokari dzirikufamba mumugwagwa, mugwagwa uyu wakagadzirwa netara, kumativi kwemugwagwa uyu kune miti izhinji, imwe yemiti iyi haina mashizha , imwe ina mashizha uye irikudonhedza maruva aneruvara rwepepuru pasi.

Varume nevakomana vakagara pasi vakakomba choto. Varume ava vakapfeka nhumbi dzechinyakare dzakagadzirwa namatehwe pamusoro.

Vanhu vaviri vakagara mujinga momudhuri wakavakwa nesemende nezvitinha. Mudhuri uyu wakagadzikwa tangi regirinhi rinowanikwa mvura yokushandisa. Vakagara pamabhakiti opurasitiki ane ruvara ruchena rimwe rine ruvara rweyero. Padivi pavo pane chingoro chakamirapo chakamiririra kutakura kuti vaise mvura.

Motokari dzirikufamba dzichipesana mumugwagwa wakagadzirwa netara. Motokari idzi dzine ruvara ruchena asi imhando dzakasiyana. Kumativi kwomugwagwa uyu kune miti mizhinji, imwe ine mashizha imwe isina mashizha. Ine mashizha ine mapazi akawanda uye mashizha acho aneruvara rwegirini.

Chikwangwani chakanyorwa kuti Church of Christ Zimbabwe. Chikwangwani ichi chine ruvara ruchena uye chine muchinjikwa une ruvara rutsvuku, nebhaibheri rakadhirowewa neruvara rwe kirimu. Chikwangwani ichi chakanyorwa nemavara matema nemavara e bhuruu.

Vanhu vazhinji vakamira vari panzvimbo inokwirirwa dutavanhu rinovaendesa kunzvimbo dzakasiyana. Parutivi pane zvingoro zvakapakwa zvinenge zvakamirira vanhu vanenge vaune zvinorema zvavari kuda kutakurirwa.

Maruva akawanda aripanzvimbo imwe chete. Maruva aya anemazhizha akatambarara aneruvara rwe girini arimakuru. Aneruvara rweyero kumusoro.

Motokari dzakapakwa mujinga memugwagwa wakagadzirwa netara, motokari idzi dziri mukati medhorobha rakavakwa nemidhuri ina makamuri akaturikidzana achienda mudenga.

Munhu akapfeka shangu nhema akamira padivi pamaruva arimubindu. Maruva aya anokura achitanda. Mamwe acho arikutanda achikwira nefenzi. Maruva aya anamashizha madoko uye aneruvara rwegirinhi namaruva matsvuku kumusoro.

Dhorobha rine mugwagwa wakagadzirwa netara uye midhuri ina makamuri akaturikidzana ineruvara rwebhurauni. Vanhu varikufamba vachipfuura napakati pomugwagwa vachienda kwakasiyana.

Murume ari kufamba mudhorobha akatarisa divi. Akapfeka butiro rinovhara mhuno yake nemuromo wake. Akapfeka jasi rine ruvara rwekirimi, rutema uye bhuru. Kuzasi akapfeka chikabudura chirefu chine ruvara rwebhuru yakasvibira nepfumbu.

Musoro wegonyeti wakapakwa panzvimbo yakagadzirwa netara. Musoro wegonyeti iri une ruvara rutsvuku uye wakanyorwa padivi nemavara matema. Rina mavhiri akawanda ane ruvara rutema neruvara rwesirivheri.

Chikafu chiri mundiro dzakanaka chakaiswa patafura. Ndiro idzi dzine ruvara ruchena. Imwe yendiro idzi yakapakurirwa sadza nyama nemuriwo wakazangana nemadomasi. Imwe yacho ine ayizikirimu uye pane padivi pacho pane magirazi ane chimwiwa uye mvura.

Motokari ine ruvara rutema iri kufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara. Iri kupesana nerhorhi ine ruvara ruchena. Kumativi kwemugwagwa uyu kune miti mizhinji isina mashizha uye ine mashizha acho haana kuwanda asi ane ruvara rwegirini.

Imba iri kuvakwa. Imba iyi iri kuvakwa nezvitinha nesamende. Ine chidziro chine ruvara rwebhurauni kumusoro neruvara rwakacheneruka pasi. Murume aripo ari kutovaka uye akapfeka hovhorosi ine ruvara rutema neruvara rweyero.

Motokari iri kubuda mukati meruzhowa rwemba ichipfuura nepagedhe. Motokari iyi ine ruvara rwegirini uye chikwangwani chiri kumashure kwemota chine ruvara rweyero nemavara matema. Gedhe iri rine ruvara rutema.

Poto ine ruvara rwesirivheri, yakabikirwa chikafu chakaumbwa kunge mapata pata. Mupoto umu mune muriwo wakaiswa muto muzhinji une ruvara rutsvuku.

Maruva ari mubindu rina matombo. Maruva aya anokura achitanda zvekuti mamwe arikutanda achitevedzera fenzi. Maruva aya ane ruvara rwe girini.

Mudzimai ari kufamba achipesana nevanhu mudhorobha. Mudzimai uyu akapfeka nguo yekumusoro neyekuzasi ine ruvara rwepingi .Akabereka bhegi mumawoko rine ruvara rwebhurauni. Mutsoka apfeka shangu dzine ruvara ruchena neruvara rwepingi

Imba ine denga rakacheneruka. Ine mudhuri wakavakwa nezvitinha nesemende. Mudhuri uyu une chidziro chine ruvara rwebhurawuni uye une mafafitera akawanda. Panze pane mukomberedzo wemusha wakagadzirwa wefenzi.

kamuri rine mudhuri une ruvara rwuchena mune varume varimudenga varume ava vakagara pasi vamwe vari kuridza hosho nengoma pazvigaro, uye mukamuri iri mune firiji irimo uye mune chivhitivhiti chiri mudenga.

Chikwenzi china mapazi akawanda. Chikwenzi ichi china mashizha akawanda, zvekare mashizha aya akapfupika uye haana kutandavara. Mashizha aya ane ruvara rwegirini.

Zvingoro zvakapakwa zvakamira pazvimbo imwechete. Zvine ruvara rutema uye zvakagadzirwa namasimbi uye zvine maviri matema kumberi kwazvo. Kune huni dzakatemwa dzakarongedzwa kumativi kuna vanhu varikufamba vachipesana vachiyenda kwakasiyana.

Shangu yakagadzikwa pasi pane ruvara ruchena. Shangu iyi ine ruvara rutema mukati mayo uye kunze kwayo kune ruvara rutema zvekare. Pasi peshangu iyi pane ruvara ruchena. Shangu iyi ine furawa pamusoro payo ine ruvara ruchena zvekare.

Murume ari kufamba achisunda ngoro mumugwagwa wakagadzirwa usina tara. Murume uyu akaisa bhegi pabendekete rake rine ruvara rutema. Akapfeka nguwo yekumusoro ine ruvara ruchena nechikabudura chine ruvara rutema. Kutsoka akapfeka shangu chena.

Vasikana varimunhandare. Varikutamba mutambo we (volleyball). Vasikana ava vakapfeka nguwo dzakasiyana dzinoratidza bato ravari kutambira. Vamwe vakapfeka nguwo tsvuku rimwe bato rakapfeka nguwo dzineruvara rwepepuro nemavara eyero kumusana. Kunze kwenhandare iyi kune vanhu vakagara panze vachiuchira.

Nzvimbo ine huswa hwakawanda nezvikwenzi zvine mashizha aneruva rwegirini. Humwe huswa huri munzvimbo iyi hunoratidza kuti hwakaoma uye hune ruvara rwebhurauni.

Changani bhegi rakagadzikwa pasi. Bhege iri rine ruvara rwakasiyana runosanganisira girinhi yero uye ruvara rutsvuku. Mukati mebhege iri makazara mari. Padivi pebhege iri pane mabhotoro akawanda ane ruvara rwakasiyana ,rikuru racho rine ruvara rwegirinhi.

Varume vatatu varipanzvimbo inotekerwa mvura. Vamwe vakagara vakagarira chigubhu. Vamwe vakamira varikuita zvekuchera mvura uye kurongedza zvigubhu zvine mvura. Vari panzvimbo inevhu rakachenuruka uye rinemiti namaruva zvine mashizha aneruvara rwegirini.

Nzvimbo inotengeserwa matayi namadhiramu. Matayi aya akarongedzwa akaturikidzana. Ane ruvara rutema. Padivi pane madhiramu ana mavara akasiyana. Mamwe ane ruvara rwegirini, mamwe ane ruvara rwebhuruu.

Ndiro yakaiswa michero yakasiyana yakawanda inosanganisira maremani nemaavhokadho michero iyi ine ruvara rwakasiyana mimwe ine ruvara rutsvuku mimwe ine ruvara rwegirini mimwe ine ruvara rwepepuru uye mimwe yacho ine ruvara rwebhurawuni.

Piki yakagadzikwa pasi pane ruvara rwepfumbu. Piki iyi ine mubato wakareba une ruvara rutsvuku. Kumusoro kwe piki iyi kunotimba pasi kwakagadzirwa nesimbi uye kune ruvara rutema .

Mudhuri une makamuri akavakwa akaturikidzana. Une chidziro chine ruvara rwebhurauni uye mafafitera akawanda. Mudhuri uyu wakapendewa uchiiswa mufananidzo hwevanhu uye wakanyorwa nemavara akawanda ane ruvara rwakasiyana anosanganisira girini, yero, ruvara rutsvuku uye ruvara rutema.

Mudziyo inogara muimba yekubikira unoshandiswa kuti putugadzike kana kuti mvura inodziya zvirambe zvichipisa. Uneruvara rutema kumusoro kwawo uye ruvara rutsvuku kuzasi.

Mudhuri une mahofisi unowanzowanikwa mumadhorobha. Wakapendwa neruvara rwekirimu uye ruvara rwebhurawuni. Une mafafitera ekuti unoona zviri kunze. Pasi pawo pane motokari dzakapakiwa dziri pamumvuri wakaiswa marata ane ruvara rwebhuruu.

Chikeni chedoro chakagadzikwa pasi. Chikeni ichi chine ruvara rutema uye chakanyorwa namavara machena namavara matsvuku. Pamusoro chine ruvara rwesirivheri.

Mufananidzo kadhirowewa wezvinhu zvakagadzirwa zvetsanga zvinosanganisira shinda ine ruvara ruchena uye bhasikiti ririkubudiswa zvinhu rine ruvara rwekirimu, girinhi neruvara rutsvuku.

Motokati dzirikufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara. Motokari idzi dzirikufamba dzichipesana dzichienda kwakasiyana. Mujinga memugwagwa uyu mune miti yakawanda yakakomberedza. Miti iyi inonzi mijakaranda uye ine maruva ane ruvara rwepepuro.

Vakomana kana kuti varume vairi varimupikicha umu vanoratidza kuti varikutamba bhasiketibho nokuda kwemamiriro avakaita. Akapfeka zvipfeko zvichena zvinezvitsvuku anoratidza kuti akamirira kupumha bhora. Akapfeka zvitsvuku zvineyero anoratidza kuti akabata bhora. Vakatariswa nevanhu varikuona mutambo.

Imba inobikirwa ina makabati ane ruvara ruchena ayine mibato ine ruvara rwesirivheri. Mukamuri iri mune chitofu chine ruvara rutema chakagadzwa mapoto ane chikafu, uye mune firiji.

Ndiro zhinji dzakagadzikwa pamusoro petafura. Ndiro idzi dzine chikafu chakawanda chemhando yakasiyana. Ndiro dzacho dzimwe dzine ruvara rwebhurauni dzimwe dzine ruvara rutema. Makaiswa mupunga, nyama, bhinzi nezvimweo zvikafu zvinonaka.

Mugwagwa unoratidza kuti wakanga uine tara mugwagwa wose asi nekuda kwekufamba kwenguva hausisina. Padivi pomugwagwa pane miti yakareba uye maruva akachekererwa zvakanaka. Padivi pemaruva aya nemiti iyi pane mukomberedzo wemba uripo.

Varume vechichena vari kutamba mutambo wekiriketi varri munhandare, varume ava vakapfeka nhumbi dzakasiyana. vaviri vakapfeka nguwo dzine ruvara rutema ne ruvara rweyero kumusoro nekuzasi nenguwani ine ruvara rweyerozvakare ari kumashure kwavo akapfeka sikipa ine ruvara rutema neruvara rwegirini

Sora rino kura pamusoro pemvura. Sora iri rino wanzo wanikwa munzvimbo dzakaita samadhu, rwizi uyezve dzimwe nzvimbo dzinowanikwa mvura yakawanda. Sora iri rina mashizha maduku ane ruvara rwegirini.

Mukomberedzo vemba uri munjinga memiti yakareba yakakura. miti iyi Ina mapazi akawanda Ana mashizha aneruvara rwegirini munjinga memukomberodzo uyu mune maruva anokura achienda mudenga akachekererwa zvakanaka zvinomwisa mvura

Mukomana kana kuti murume wechidiki ari kuridza hosho achiimba ari pagungano ravanhu. Mukomana uyu akapfeka sikipa ine ruvara rutsvuku yakanyorwa namavara matema namavara egirini pamberi. Akapfeka chikabudura chine ruvara rutema uye ari kurimba achiita kunge ari pagungano rakaita senhamo.

Muriwo urimubindu. Muriwo uyu wakareba, uye una mashizha akawanda aneruvara rwegirinhi. Padivi pebindu iri, pane huswa hwakaoma uye hunwewo huswa husina asi huine mashizha aneruvara rwegirinhi.

Garwe ririkubuda mumvura ine ruvara rwegirinhi. Muviri wegarwe iri uchiri mvura asi musoro wacho watova panze. Rakashama muromo waro, mukati nemuromo waro mune ruvara rutsvuku.

Matombo nemajecha zvakaunganidzwa panzvimbo imwe chete zvichitengeswa. Zvakarongwa zvakaitwa madutu zvimwe zvakaiswa mumasaga. Padiwi pane mugwagwa umwe usina tara pane dzimwe nzvimbo umwe une tara.

Mufananidzo wechikomana chidiki wakadhirohwewa pachidziro chakavakwa nezvitinha. Chidziro ichi chine ruvara rwegirini. Chikomana ichi chakavhura maziso machena uye china matama nenzeve huru. Chakapfeka nguwo yekumusoro ine ruvara rwekirimu neruvara rutema.

Motokari huru iri kufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara wakatsemuka. Motokari iyi ine ruvara rwegireyi muviri wayo uye ine matayi ane ruvara rutema.

Mugwagwa usina tara uzerevhu, padivi pawo panenzvimbo irikutengeserwa zvitinha zvekuvakisa musha. Zvitinha izvi zvakarongwa zvakaturikidzanwa uye zvine ruvara ruchena, zvimwe zvine ruvara rwekirimu nezvimwe zvine ruvara rwebhurauni.

Mufananidzo wamwari wevanhu vanotenda chitendero chebhudhaizimu. Wakavakwa nechidhaka wakapendewa neruvara ruchena.

Musha wakakomberedzwa ne fenzi. Mujinga mefenzi iyi mune miti yemumango miviri yakareba ine mapazi akawanda. Miti iyi ine mashizha aneruvara rwe girini.

Imba yakavakwa nezvitinha nesemende ine chidziro chine ruvara rweyero pamberi pane dhishi rinoshandiswa kubata masaisai mumhepo ekuonesa chivhitivhiti, imba iyi ina mafafitera ari kumberi maviri uye ine mukomberedzo wemba wakagadzirwa nezvitinha nesemende negedhe rakabatana nemukomberedzo wemba re ruvara rutema.

Imba ine marata ine chidziro chesimende chine ruvara rwekirimu. Ine mukomberedzo wemba wakavakwa nezvitinha nesimende rwakabatana negedhe rine ruvara rutsvuku. Imba iyi mukati munetenge rine ruvara rwegirinhi.

Nzvimbo inoratidza kuti iri muguta ine makamuri akaturikidzana akavakwa nezvitinha nesemende. Guta iri rine mugwagwa wakagadzirwa netara. Mumugwagwa umu muri kufamba motokari dzakawanda dzemhando yakasiyana.

Danga rakavakwa namapuranga uye rakaiswa huswa mukati. Mudanga umu munetsuro dzakawanda dzineruvara ruchena. Tsuro idzi dzinenzeve dzakakura dzakamira mudenga.

Murume akamisa chingoro chake pamugwagwa usina tara. Chingoro ichi chakagadzirwa nesimbi uye chine ruwara rwe girini. Murume uyu akapfeka bhachi rine ruwara rwe bhurauni yakatsvukuruka nemutirauzi une ruwara rwe gireyi.

Midzi yomuti irikukura ichidzika pasi uye iripanze. Midzi iyi imwe yakakora imwe inhete ine ruvara ruchena. Pamusoro pemidzi iyi pane mashizha arikubuda mashizha aya ane ruwara rwe girini.

Ndiro ineruvara ruchena yakagadzikwa pamusoro petafura ineruvara rwebhurawuni pakaiswa mucheka ineruvara rwebhuruu. Ndiro iyi yakapakurirwa sadza rinemuriwo wakazangana madomasi nehanyanisi.

Nzvimbo irimudhorobha ina makamuri akaturikidzana akavakwa ne zvitinha neSemende. Mune tambo dzemagetsi dzakabatwa dzakatenderedzwa padanda rakagadzirwa ne semende nejecha.

Zvigaro zvakarongwa zvakaturikidzana. Zvigaro izvi zvakagadzirwa namasimbi uye mapuranga. Zvinowanzo shandiswa munzvimbo dzekudzidzira dzakaita sezvikoro.

Vanhu vakamira munzvimbo inokwirirwa dutavanhu rinovaendesa kwakasiyana, vanhu ava vari mujinga memugwagwa wakagadzirwa usina tara, kumberi kwavo kune motokari ine ruvara rwutema.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa usina tara. Motokari iri mberi ine ruvara rutema uye irikupfuura nepadivi pane matayi matatu akarasirirwa uye pakazara marara akawanda.

Mudzimai ari kufamba achibaya-baya nharembozha yake, akapfeka butiro rekumeso rinovhara mhuno nemuromo kuti asabatirire zvirwere zvemumhepo. Mudzimai uyu akagerwa musoro make uye akapfeka sikipa ineruvara rweyero ine chipopai pamberi, akapfeka siketi ine ruvara rutsvuku uye shangu.

Nzvimbo ine matombo akawanda akamira akaturikidzana. Padivi pematombo aya pane miti mirefu imwe ine mashizha imwe isina. Ine mashizha ine mapazi akawanda ane mashizha aneruvara rwegirinhi. Kune rimwe divi ramatombo iri kune mahuswa akaoma.

Nzvimbo inezvikwenzi nemiti yakawanda. Zvikwenzi izvi zvinoratidza kuti zvine mashizha aneruvara rwe girini yakacheneruka. Miti ina mashizha ane ruvara rwe girini uye mapazi akawanda .

Sango rine zvikwenzi nemiti zvine mashizha aneruvara rwegirini. Zvimwe zvezvikwenzi izvi hazvina mashizha akawanda. Sango iri rine huswa hwakaoma hune ruvara rwebhurawuni.

Kamuri rine makabati nemubhedha. Kamuri iri rine denga rine ruvara ruchena nechidziro chine ruvara rwekirimu. Ine kabati inorongedzerwa nhumbi ine ruvara ruchena uye rine fafitera rimwe chete rine keteni rine ruvara ruchena zvakare. Pamubhedha pakaisiwa gumbeze rakaisvonaka.

Mukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera ane jecha, semende namatombo. Mujinga mawo mune miti yechidiki iripo. Ine mashizha ane ruvara rwakasiyana. Imwe ine mashizha ane ruvara rutsvuku imwe ine mashizha ane ruvara rwe girinhi.

Nzvimbo ine midhurii yakawanda yakavakwa nesemende nezvidhinha. Nzvimbo iyi inemidhuri yakavakwa zvakafanana. Uye midhurii iyi ine makamuri akaturikidzana. Ine chidziro chine ruvara rwe bhurauni yakatsvukuruka.

Nzvimbo irimukati me dhorobha ine midhuri yakawanda inemakamuri akadurikidzana. Mukati medhorobha umu mune motokari dzirikufamba mugwagwa wakagadzirwa netara Motokari idzi dzine ruvara rwakasiyana runosanganisira dzichena uye dzitema.

Nzvimbo inogara vanhu ine midhuri ine makamuri akaturikidzana . Imwe yemidhuri iyi yakadhirowiwa mufananidzo wemunhu, uye yakapendewa neruvara rwekirimu , bhurauni uye girini. Padivi pemudhuri iyi pane marara akawanda aripo kuratidza kuti vanhu ava havasi kuchengeta nharaunda yavo zvakanaka.

Mudzimayi arikufamba achiyenda pamusha une vanhu vakagara pasi padivi peimba yakapfirirwa nouswa. Mudzimayi uyu akapfeka burauzi rine ruvara ruchena akabereka bag rine ruvara rweorenji nesiketi tema.

Nzvimbo inemiti nezvikwenzi zvakawanda. Zvinemazhizha aneruvara rwegirini. Pasi penehuswa hwakawanda hwakaoma runeruvara rwebhurauni uye pane ivhu dzvuku.

Dutavanhu ririkufamba pakati pemugwagwa wakagadzirwa netara mukati medhorobha. Dutavanhu iri rine ruvara rwebhuruu muviri waro. Asi kumativi yakapendewa ruvara ruchena pamusoro peruvara rebhuruu. Rine mafafitera aneruvara rutema asi uchiona zviri kunze.

Mudzimai akagara pachituro akabata kumeso kwake. Mudzimai uyu akarukwa madhiredzi ane ruvara rutema. Akapfeka zvekare nguwo yokumosoro nemutirauzi rineruvara rutema zvekare. Muchiuno akasungirira jazi rune ruvara rwebhurawuni.

Imba ichiri kuvakwa. Yakavakwa nezvitinha uye semende. Padivi pemba iyi pane miti iripo isati yanyatsokura ine mashizha ane ruvara rwegirinhi. Kurudyi kune mugwagwa wakagadzirwa usina tara.

Midziyo inoshandiswa pamusha yakagadzikwa pasi yakawaridzwa. Pane matemo nemapadza. Mapadza anoshandiswa kurima. Matemo anoshandiswa kutema huni.

Ndiro yakagadzikwa pamusoro petafura. Ndiro iyi ine ruvara ruchena. Makaiswa chikafu chakabikwa zvinonwisa mvura. Chinosanganisira sadza rezviyo, nyama yakazanganiswa nematomasi nehanyanisi uye mavheji padivi.

Mufananidzo wegava wakadhirowewa mubhuku rine mitsara yakawanda. Gava iri rine maziso makuru akavhurika nemhuno one ruvara rutema uye muromo mutema zvekare

Vanhu vakamira vari mujinga momugwagwa usina tara vakatarisa parutivi. Murume ari mberi akapfeka nguo yokumusoro ine ruvara rutsvuku yakanyorwa namavara machena pamberi. Kuzasi akapfeka tirauzi rine ruvara rutema rakachenuruka uye akapfeka shangu dzine ruvara rutema.

Nzvimbo ine midhuri yakavakwa nematanda nemazange, nzvimbo iyi ine mapuranga ari kutengeswa. Mapuranga aya akarongwa akadurikidzana.

Imba yakawakwa inoratidza kuti irimudhorobha. Inedenga rineruvara rutema uye chidziro chemba iyi chine ruvara rutema zvakare. Yakakomberedzwa neruzhowa rwuneruvara rwuchena neruvara rutema. Ruzhowa urwu rwakavakwa nezvitinha nesamende.

Munhu akagara mukati memotokari. Munhu uyu akapfeka nguwo nhema kumusoro nechikabudura chipfupi chineruvara rwegireyi. Motokari yake ineruvara rutema uye ruvara rwegireyi mukati.

Ndiro yakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvara rwebhurawuni. Ndiro iyi ine ruvara ruchena uye makapakurirwa sadza nemuriwo wakazanganiswa namatomatisi nehanyanisi.

Vanhu vari kufamba vari munzvimbo inoita zvekutengeserwa. Umwe wevanhu ava mudzimai akabereka bhegi rine ruvara rwebhurawuni uye mudzimai uyu akapfeka rokwe rine ruvara rwepingi achifamba nemusikana wechidiki akabereka bhegi dema.

Huswa hwakawanda huri panzvimbo imwe chete humwe hwehuswa uhwu hunonzi mowa. Mowa unobikwa uchishandiswa semuriwo. Mowa uyu une mashizha akareba ari matete ane ruvara rwegirini

Mukomana arikufamba pakati pedhorobha ari mujinga momugwagwa. Mukomana uyu akapfeka nguo yokumusoro ine ruvara rwe bhuruu uye tirauzi rine ruvara rutema. Akabata zvidhori zvíviri zvine ruvara rwe pingi neruvara rwe bhuruu yakachenuruka uye akabata zvekare bhegi dema rine ruvara rwe bhuruu.

Mudzimai werudzi rwechitema. Akasimudza shati ine ruwara rwakasiyana. Shati iyi ine ruwara rwe bhuruu girini uye ruwara rutsvuku Mudzimai uyu akaisa wivhi mumusoro uye akapfeka nguo yokumusoro ine ruwara rwe mbada.

Varume navakadzi vagara pasi petende pazvigaro zvine ruvara ruchena. Vakapfeka nguwo dzine ruvara rwakasiyana runosanganisira pepuru, yero, ruchena, bhuru uye ruvara rutema.

Furiramudenga nhatu dziripanzvimbo imwechete. Dzirikufamba dzichifura. Dzine ruvara rwekirimu muviri wadzo uye madoo makuru ane ruvara rwebhurawuni. Nzvimbo yadziri inevhu dzvuku uye uswa nezvikwenzi zvine ruvara rwegirinhi.

Mukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera ejecha, semende namatombo. Wakabata namagedhi maviri akapendewa neruvara rutema akagadzirwa nemazen'e. Mukomberedzo wemba uyu pamusoro pawo pakadhirowewa zvipopai zvine ruvara rwakasiyana uye mukati momukombereredzo wemba mune miti mizhinji yemimango yakareba ina mapazi akawanda.

Dhorobha rine midhurii namakamuri akavakwa akaturikidzana. Makamuri aya uye midhuri iyi yakapendewa neruvara rwe bhurauni kunze neruvara ruchena. Muna vanhu vari kufamba vachipesana vachienda kwakasiyana, uye mugwagwa wacho wakagadzirwa netara urikufamba motokari.

Nzvimbo ine matombo akawanda makuru anowanzowanikwa paruvare, uye yakakomberedzwa nezvikwenzi zvakawanda, zvikwenzi izvi zvine mashizha aneruva rwegirini.

Vana vechikoro varikufamba pakati pemiti. Vakapfeka nguwo dzakafanana kunze koumwechete akapfeka shati ine ruvara ruchena nemutirauzi une ruvara rutema netai nhema. Kumashure kwavo kune mudhuri una marata ane ruvara rutsvuku uye mudhuri une ruvara rwekirimu

Chikwenzi chirikukura chichienda mudenga chiri pavhu dzvuku, chikwenzi ichi chine mapazi akawanda, uye chine mashizha ane ruwara rwe girini mashizha acho haana kureba.

Mudzimai werudzi rwechitema arikufamba arikunze kwenhandare inotambirwa kiriketi uye akabata mureza une ruvara rutsvuku , pingi uye ruvara rwebhuruu. Akapfeka nguwo yekumusoro neyekuzasi ine ruvara rutema neruvara ruchena

Nzvimbo ine makoronga akawanda zvinenge zviri kukonzerwa nemakorokoza, nzvimbo iyi ine ivhu dzvuku, uye nzvimbo iyi yakakomberedzwa nezvikwenzi zvine mazhizha ane ruvara rwegirini.

Tafura yakagadzikwa chikafu chinonaka. Tafura iyi yakaiswa mucheka pamusoro une mabhokisi aneruvara rutsvuku neruvara ruchena. Pamusoro pane bhotora rekokakora. Padivi panechikafu chakagadzirwa nemabhanzi, matodomasi, nyama uye hanyanisi.

Murume akapfeka sikipa ine ruvara rutema nechikabudura chine ruvara rwebhuruu . Arikufamba achipfuura nepadivi pomusika uritengesewa zvinwiwa mukati medhorobha . Musika uyu wakavharidzirwa nesumburera kuti zvinhu zvisarohwa nezuva .

Mukomberedzo wemba wakavakwa wakagadzirwa namapanera ejecha, matombo nesemende. Mukati memukomberedzo wemba uyu mune huswa hwakawanda hwakaoma hurimo

Mudzimai ari kufamba pakati pedhorobha ari mujinga memugwagwa wakagadzirwa netara. Mudzimai uyu akaveurwa musoro wake uye akapfeka rokwe rine ruvara rwegireyi. Akabereka mwana netauro rine ruvara reorenji.

Mukomana nemusikana vakamira panzvimbo. Mukomana akapfeka nguwo yebhuruu kumusoro nechikabudura chine ruvara rutema. Akabata zvidhori zvine ruvara rwebhuruu neruvara rutsvuku. Musikana waakamira naye akapfeka nguwo yekumusoro ine ruvara ruchena nesiketi ine ruvara rutsvuku. Padivi pavo vanhu vari kupfuura.

Ruoko rwemunhu rwakatambanudzwa. Mukati meruoko umu mune hove mbiri diki. Hove idzi dzine ruvara rwegireyi uye ruvara ruchena.

Murume akamira ari kumashure kwemotokari huru inoita zvekutakura zvinhu zvinorema. Murume uyu akapfeka nguwo yekumusoro ine ruvara rutsvuku uye mutirauzi une ruvara rutema. Motikari iyi ine muviri une ruvara rweyero.

Bindu rizere namaruva akawanda arikukura achitanda. Maruva aya ana mashizha madoko uye mashizha aya ane ruvara rwe girinhi. Mamwe emaruva aya arikukura achikwira ne fenzi.

Maruva akasimwa panzvimbo ine huswa hwakawanda, ruva iri rinokura richienda mudenga, uye rine mashizha akawanda akakura ane ruvara rwegirini.

Mugwagwa wakagadzirwa netara urikufambwa nemotokari. Kumativi kwomugwagwa uyu kune miti mizhinji yakareba ine mashizha ane ruvara rwegirini. Padivi pomugwagwa uyu pane kanzira kari mujinga memukomberedzo wemba kakazara marara kuratidza kuti vanhu vemunharaunda iyi havasikuchengetedza nzvimbo yavo zvakanaka.

Madzimai akagara pamusika achitengesa mitsvairo yomumba. Mitsvairo Iyi inogadzirwa ne huswa. Uye padivi pemisika iyi irikutengeserwa mitsvairo pane mugwagwa usina tara, unevhu dzvuku.

Dzimba dziri mudhoromba dzakavakwa nezvitinha nesemende. Dzinamatenga ane ruvara rwakacheneruka. Dzimba idzi dzakakomberedzwa nemiti mizhinji ina mapazi akawanda namashizha ane ruvara rwegirini.

Murume arikupfuura nepakati pemugwagwa wakagadzirwa netara. Murume uyu akabata mbatatisi dzirikumasaga muruoko. Rimwe racho saga akaisa pamufudze. Akapfeka nguwani ineruvara rwebhurauni neruvara ruchena. Akapfeka sikipa ineruvara rwebhuruwu nechikabudura chineruvara rutema. Kumashure kune mudhuri yakadurikidzana.

Nzvimbo ine makomo akawanda. Mukati memakomo aya mune miti nehuswa zvakawanda padivi pemakomo aya panedhamu remvura rineruvara rwasvibira nekuda kwekuti kwakadoka.

Imba yakapfirirwa neuswa. Yakakomberedzwa neruzhowa rwamapanera akagadzirwa nejecha samende namatombo. Mujinga mweruzhowa urwu mune miti yakareba ine mashizha aneruvara rwegirinhi.

Mukoma ari kufamba achienda pachitoro. Mukoma uyu akapfeka kepesi ine ruvara rutsvuku. Uye akapfeka sikipa ine ruvara ruchena nechikabudura chipfupi chine ruvara ruchena zvekare. Mutsoka akapfeka shangu dzakasangana ruvara rutema neruvara ruchena.

Mukomana akagara akazembera bango remaraiti. Kumashure kwake kune mudzimai akamira akapfeka sikipa ine ruvara ruchena nemutirauzi une ruvara rutema. Mukomana uyu akapfeka sikipa ine ruvara rutsvuku nechikabudura chipfupi chine ruvara rwebhuruu yakasvibira.

Mudzimai akagara pamusika. Akarukwa madhiredzi mumusoro make uye akaisa butiro raanoshandisa kuvhara mhuno nomuromo muhuro yake. Akapfeka apuroni kuitira kuti asabata tsvina. Musika uyu uri kutengesa matomatisi uye namaveji.

Mugwagwa wakagadzirwa usina tara. Kumativi kwemugwagwa uyu kuna matambo akamira akaturikidzana uye huswa nezvikwemzi zvakawanda. Humwe huswa hwacho hwakaoma humwe hune ruvara rwegirini uye zvikwenzi zvima mashizha aneruvara rwegirini.

Wadhiropu yakagadzikwa pasi panzvimbo inovezerwa zvinhu zvemumba. Wadhiropu iyi ine ruvara rwebhurauni kunze. Ine mubato ineruvara rwesirivha pamagonhi awo uye madhirowa. Ine magirazi rekuti munhu anenge achizviona.

Mudzimai arikufamba mukanzira kane tara yakatsemuka. Akabereka bhegi rine ruvara rwebhuruu uye akapfeka rokwe dema. Arikufamba ari mumashure memukomana akapfeka sipika ine ruvara ruchena uye tirauzi rine ruvara rutema. Varikufamba vachipfuura muti wakareba

Ruoko rwemunhu rwakabata shizha. Shizha iri rakareba asi rakatetepa. Rine ruvara rwegirinhi. Pasi pakamira munhu uyu pane mashizha akawanda akaoma ane ruvara rwebhurawuni uye sora rine mashizha ane ruvara rwegirinhi.

Mudhuri une kamuri rine chidziro chine ruvara ruchena. Kamuri iri rinoratidza kuti ndimo munodyirwa uye kutandarira. Mune tafura ine ruvara rwebhurawuni nezvigaro zvine ruvara ruchena neruvara rwebhurawuni. Padivi pane masofa ane makusheni ane ruvara rwekirimu.

Tangi re gasi rakagadzwa pauriri rune ruvara rutema tangi iri rine ruvara rwebhuruu muviri wose. Uye rakanyorwa namavara machena pamusoro pane chitofu chakaiswa chine tsvina kuratidza kuti panga pachibikirwa sadza.

Vanhu vakagara uye vamwe vari kufamba vari pamba. Pamba apa panoratidza kuti panenge pane mariro. Pane imba yeraundi yakapfirirwa neuswa.

Motokari ine ruvara ruchena irikufamba ichipfura nomugwagwa wakagadzirwa netara. Kumativi kwomugwagwa uyu kune miti mizhinji, imwe yemiti iyi haina mashizha asi imwe ina mashizha namapazi akawanda. Mashizha emiti iyi ane ruwara rwegirini uye ine maruva ane ruvara rwe pepuru.

Dutavanhu rakamira pauriri hwaka gadzirwa nesimende. Dutavanhu iri rine ruvara rutema pama fafitera aro asi uchikwanisa kuona hako zviri kunze, rine ruvara rwebhurauni yacheneruka.

Mbeva iri kufamba musango pamusoro petsotso dzakaoma. Kumativi kune huswa hune mashizha akareba ane ruvara rwegirini. Mbeva iyi ine muviri une ruvara rwegireyi.

Sango rine zvikwenzi zvakawanda. Uye huswa hwakaoma. Zvikwenzi izvi zvimwe zvacho zvine mapazi akawoma uye zvimwe zvine mapazi akawanda ana mashizha aneruvara rwegirinhi.

Zvigaro zvakarongedzwa zvakadurikidzana, zviri pamusoro pamapuranga. Zvigaro izvi zvine ruvara rutema uye zvakagadzirwa namapurasitiki.

Bindu rakasimwa murio. Rinoratidza kuti ririkudiridzwa nokuti pasi pakatota. Murio uyu una mashizha akawanda akakura ane ruvara rwegirini.

Dutavanhu ririkufamba mumugwagwa wetara pakati pedhorobha. Dutavanhu iri rine muviri une ruvara rutema neruvara rweorenji neruvara rucheña. Padivi rakanyorwa namavara machena. Uye rine magirazi ane ruvara rutema asi uchikwanisa kuona zviripanze.

Imba nematanga ehuku maviri yakavakirwa kunzvimbo ine makomo akawanda nemiti yakawanda. Imba iyi ine marata ane ruvara rwe kirimu. Uye matanga aya ane marata ane ruvara rwe pfumbu. Miti ine ruvara rwe girinhi mashizha awo uye mahuswa ane ruvara rwegirinhi zvekare.

Murume ari kufamba ari mujinga memugwagwa achipfuura ari padivi pedutavanhu diki rine ruvara ruchena. Murume uyu akapfeka kepesi ine ruvara rutema neshati ine ruvara rutsvuku nemutirauzi une ruvara rutema nebhutsu nhema.

Vana vaviri mukomana nemusikana vari kufamba vachipfuura nomugwagwa vachibva kuchikoro. Vakapfeka majuzi ane ruvara ruchena uye kuzasi vakapfeka nhumbi dzine ruva rutema. Vari kufamba vari mudhorobha.

Ndiro ine ruvara ruchena yakapakurirwa chikafu. Mundiro umu makaisiwa chikafu chemhando yakasiyana chinosanganisira, muriwo wakazangana nenyama uye mupunga.

Murume akamira aripadivi pemugwagwa usinatara. Murume uyu akatarira mberi uye akapeta maoko ake. Akapfeka sikipa ineruvara rutema uye chikabudura chirefu chine ruvara rutema zvakare. Akabata purasitiki ine ruvara rwegireyi.

Vanhu vari kufamba mudhorobha vachipesana vachienda kwakawanda varikufamba vari mujinga memugwagwa wakagadzirwa netara. Mumwe wevanhu ava musikana akapfeka butiro rekumeso rinovhara mhuno rine ruwara rwe bhuruu uye akapfeka sikipa ine ruwara rwe girini ne chikabudura chitema.

Musikana akarukwa madhiredzi mumusoro make. Madhiredzi ake ane ruvara rutema. Iye musikana wacho mutsvuku uye akatarisa pasi.

Murume ari kufamba ari mujinga memudhuri ari pakati pedhorobha. Murume uyu akaisa butiro rokumeso rakavhara mhuno nemuromo wake kuti asabatira zvirwere zvemumhepo. Akapfeka juzi rine ruvara ruchena neruvara rwegirinhi. Akapfeka tirauzi rine ruvara rwebhuruu neshangu tema.

Musikana arikufamba akatsiga purasitiki rine ruvara rutema. Musikana uyu akapfeka juzi rine ruvara rwe gireyi rwaka dhurowewa zvipopai pamberi. Akapfeka siketi ine ruvara rutema namaruva matsvuku. Arikufamba padivi pemukadzi akapfeka nguwani ine ruwara rwe bhuruu.

Murume ari kufamba munzira isina tara. Murume uyu akapfeka sikipa ine ruvara rwebhuruu uye jinhi rine ruvara rwebhuruu yakasvibira. Akabata sagi rembatatisi muruoko.

Shavishavi rakamhara pamusoro pe puranga rineruvara rwakachenuruka. Shavishavi iri rine ruvara rwe bhurauni ruvara rutema, yero uye ruvara rwe orange nebhuruu yakachenuruka.

Murume wechirudzi rwechitema. Akamira akabata ma bhandi anoratidza kuti akakunda pamutambo wetsiva, Murume uyu haana kupfeka kumusoro.

Imba yakagadzirwa namapuranga. Yakapfirirwa namarata uye inemafafitera akagadzirwa namapuranga maviri nemukova wakagadzirwazve namapuranga mumwechete. Imba iyi iripamba panevhu dzvuku.

Munhu akabata bhegi rineruvara rutsvuku neruvara ruchena neruoko rwekurudyi . Muruoko rwekuruboshwe akabata foni. Akapfeka chikabudura chine ruvara rutsvuku. Kumusoro akapfeka nguwo dzine ruvara ruchena uye dzine ruvara rutema.

Vasikana vaviri varikufamba varimujinga memudhuri. Vasikana ava vakabereka mabhegi uye vakapfeka nhumbi dzakasiyana. Mudhorobha umu mune mugwagwa uzere nemotokari dzirikuenda kwakasiyana. Vamwe vanhu vakamira padivi perobhoti.

Mabhegi akaiswa pamutariro, mabhegi aya aneruvara rwakasiyana. Mamwe aneruvara ruchena ruvara rwebhuruu neruvara rutsvuku panguva imwechete. Mamwe aneruvara rwebhurauni chete. Mamwe aneruvara rwebhurauni yakazangana neruvara rwekirimu zvichienda zvakadaro.

Muti wemumango uri mujinga memukomberedzwa wemusha, wakavakwa nezvidhinha nesemende ukaiswa simbi. Muti wemumango uyu mupfupi uye wakabereka zvakanyanya. Una mashizha marefu aneruvara rwegirinhi nemango mbishi dzine ruvara rwegirinhi zvakare. Wakadyarwa panevhu dzvuku.

Chitoro chinotengesa zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira mawairesi. Chine masherufu akawanda akagadzikwa zviri kutengeswamo. Mukova wechitoro ichii wakavhurika zvokuti munhu anongopinda achitenga zvaanoda achibuda pasina zvinomunetsa.

Mudzimai arikufamba mukanzira kakaiswa semende pakati pepaki. Mudzimai uyu akabata nharembozha yake yaarikutarisa uye akabata bhegi rine ruvara rutsvuku. Akapfeka jasi rine ruvara rwegireyi nesiketi ine ruvara rutema.

Motokari inoshandiswa namakambani anogadzira mugwagwa. Motokari iyi ine muviri uno ruvara rweyero uye ina mafafitera egirazi, pamusoro ine ruvara rutema.

Sango rizere namahuswa akawanda akaoma. Sango iri rine zvikwenzizve zvakare zvine mashizha ane ruvara rwegirini zvakawanda. Musango umu mune mhuka dzirikufura.

Dzimba dziri kuvakwa. Imwe iri kutoiswa mapuranga pamusoro anozoita kuti marata aisiwe. Pamberi pedzimba idzi pane chibhorani chakaisiwa chine mubato uri mudenga kuratidza kuti hapana mvura iri kubuda.

Mune imwe pane mudziyo uripo unogadzikirwa terevizheni. Mudziyo uyu uneruvara rutema. Mudziyo uyu une makabati maviri akavharwa. Necheshure kwemudziyo uyu kune rudziro rwezvitinha.

Murume wechidiki akabata mureza uneruvara rutsvuku neruvara ruchena. Mureza uyu une mavara matema uye mavara matsvuku pamberi. Murume uyu akaiswa rasita mumusoro uye akapfeka jasi rine ruvara rutema neruvara ruchena. Ane mhete munzeve.

Nzvimbo ine midhuri yemahofisi, midhuri iyi imwe ine ruvara ruchena imwe ine ruvara rwebhurauni. Kunze kwemikomberedzo wemusha wakagadzirwa nemaruva kune miti yakasiyana nezvikwenzi, zvose zvine mashinzha ane ruvara rwegirinhi.

Murume arikufamba pakati pomugwagwa wakagadzirwa netara. Murume uyu akapfeka shati ine ruvara ruchena uye akapfeka tirauzi rine ruvara rutema.

Vanhu vari kufamba pasi pomudhuri mudhorobha. Vanhu ava vari kufamba mujinga mezvitoro zvinotengesa zvinhu zvakasiyana. Padivi pane chitoro chinotengesa zvinwiwa nechikafu.

Mukomberedzo wemba wakavakwa nezvitinha uye samende. Pamusoro wemukomberedzo wemba pane tambo dzemagetsi dziri kupfuura dzichibva pane danda rakagadzirwa nesemende riri mukati memukomberedzo wemba. Padivi pedanda iri pane muti wakareba una mapazi akareba zvakare akavavarira kusvikira tambo dzamagetsi uripo.

Motokari yakamira mujinga momuti wakareba. Motokari iyi ine ruvara ruchena uye ine chikwangwani chine ruvara rwe yero kumashure . Muti urikumberi kwe motokari murefu uye une mashizha akawanda ane ruvara rwe girinhi.

Imba inemarata matsvuku uye mudhuri wakavakwa nezvitina nesemende. Mudhuri uyu uneruvara rwebhurauni neruvara ruchena, une mafafitera akawanda zvakare. Panze padivi nemudhuri uyu pane miti yakawanda ane mashizha ane ruvara rwegirini.

Imba ine denga rine ruvara rutsvuku nemudhuri une ruvara ruchena. Ine mukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera akaisiwa semende, jecha namatombo. Une gedhe rakabatana nemukomberedzo wemba rakachenuruka, pamwe pane ruvara rutema, pamwe pane ruvara rwesirivha. Mukati mune miti yakareba ine mashizha ane ruvara rwegirini

Varume nevakomana vakamira umwe akachonjomara. Vakapfeka nhumbi dzakasiyana. Vamwe vacho vakapfeka nhumbi dzineruvara ruchena kumusoro nezvikabudura zvinemavara rutema, vamwe vakapfeka nhumbi dzineruvara rutema kumusoro nechikabudura chinemavara rupfumbu Uye kirimu.

Nzvimbo ine huswa hwakawanda. Huswa uhwu hwakareba uye huna mashizha akareba ane ruvara rwegirini. Mujinga mehuswa umu mune tumapuranga nemarara twakarasirwa.

Murume akapfeka jasi rine ruvara rweyero neruvara rwe orenji. Uye akapfeka chikabudura chirefu chine ruvara rutema. Arikufamba Ari pamusoro pevhiri rine ruvara rutema ari mumugwaga wakagadzirwa netara.

Musikana wechidiki ari kuita mutambo wokumhanya. Akapfeka nguwo tsvuku kumusuro ine mavara machena pamberi. Akapfeka chikabudura chipfupi chine ruvara rutema.

Shangu dzakagadzikwa pauriri. Uriri urwu rwuneruvara ruchena. Shangu idzi dzineruvara rutema kunze. Mukati meshangu idzi makachenuruka.

Murume ari kufamba mumugwagwa pakati pemotokari mbiri. Murume uyu akapfeka nguvo chena kumusoro nechikabudura chine ruvara rutema. Kuruboshwe kwake kune motokari ine ruvara rwebhurauni, kurudyi kune motokari ine ruvara ruchena.

Murume arikufamba achipfuura motokari ine ruwara ruchena kurudyi kwake. Murume uyu akapfeka kepesi dema uye akapfeka juzi rine ruvara rutema netirauzi rine ruvara rutema neruwara rwe girini pamberi akapfeka shangu chena.

Mudzimai arikufamba arimujinga memudhuri mukati medhorobha re Harare. Mudzimai uyu akapfeka ngowani ine ruwara rwe pingi uye akapfeka rokwe dzvuku neshangu chena.

Imba yakavhurwa mukova. Mukova wemba iyi unamagonhi egirazi. Kumberi kwemukova uyu kune mukomana arikufamba achienda Kuna mahuswa. Mukomana uyu akapfeka sikipa ine ruvara rutsvuku netirauzi rine ruvara rwekirimu. Akabereka bhegi dema.

Tafura yakagadzikwa ndiro ineruvara ruchena ine chikafu. Mundiro iyi makapakurirwa sadza nenyama yakasanganiswa namakebheji.

Gedhe dema rakabatanidzwa nemukomboredzo wemba wakagadzirwa nemapanera. Uye wakapendewa u uchidhirowewa zvimamapopayi. Zvimapopayi izvi zvirikuimba, zvimwe zvakabata magitare nehosho.

Kamuri inechidziro chine ruvara ruchena uye fafitera rimwechete rakaisiwa simbi dzakapendewa neruvara ruchena. Mukamuri iyi mune tafura yakagadzirwa nemapuranga ine girazi pamusoro. Kumativi kwetafura iyi kuna zvigaro zvirimo zvine ruvara rutema nechigaro chimwechete chine ruvara ruchena.

Migwagwa miviri iri mudhorobha. Migwagwa iyi yakagadzirwa netara. Kune umwe mugwagwa wacho kurudyi kune motikari dziri kufamba dzakatarisa divi rimwe chete. Pakati pemigwagwa miviri iyi pane chikwangani chiripo chiri kushambadza zvinhu.

Murume ari kufamba ari mumugwagwa wakagadzirwa netara akabata nharembozha yake nekuzvibata muchiuno. Murume uyu akapfeka jasi rine ruvara ruchena uye akapfeka chikabudura chirefu chine ruvara rutema. Kumashure kwake kurikufamba mudzimai akabata purasitiki rine ruvara rutsvuku.

Mudhuri una makamuri akavakwa akaturikidzana achienda mudenga. Une denga rakachenuruka uye une chidziro chine ruvara ruchena. Padivi pane miti yakareba mizhinji ina mashizha namapazi akawanda uye mudhuri uyu wakakomberedzwa neruzhowa rwamapanera.

Miti yemibhanana iri panzvimbo imwe chete. Miti iyi yakawanda uye yakabereka chaizvo. Ine mashizha marefu ane ruvara rwegirini. Mabhanana aya haana kuibva uye ane ruvara rwegirini zvekare.

Mudzimai akamira pamberi pemusika uri tengesiwa shangu. Mudzimai uyu akamira akapira gotsi uye akarukwa madhiredzi ane ruvara rutema, uye akareba. Akapfeka nguwo tsvuku kumusoro nechikabudura chineruvara rwegireyi.

Sango rine huswa hwawanda nemiti. Huswa uyu hwakaona uye hune ruvara rwekirimu. Miti iyi ine mashizha akawanda aneruvara rwegirinhi. Munembudzi dzirikufura.

Miti miviri yakakomberedzwa nezvikwenzi. Miti iyi ina mashizha aneruvara rwakasiyana. Mamwe ane ruvara rwegirini mamwe ane ruvara rwakatsvukuruka kuratidza kuti avakuoma.

Gomo diki rine muti uri pamusoro. Muti uyu une mapazi akawanda uye une mashizha akawanda ane ruvara rwegirinhi.

Varume vana vakamira vari mujinga mechitoro chinogadzirwa nekutengesewa nharembozha uye zvinhu zvekurukisa musoro. Vaviri vevarume ava vakapfeka butiro rinoiswa kumeso richivhara mhuno nemuromo kuti usabatira zvirwere zvinowanika mumhepo

Murume arikupfuura nepadivi pemusika, arimujinga memugwagwa wakagadzirwa netara. Murume uyu akapfeka kepese. tsvuku nesikipa tsvuku. Kuzasi akapfeka tirauzi rineruvara rutema, uye akapfeka shangu chena dzakavhurika.

Musika uri mujinga memugwagwa. Musika uyu wakagadzirwa namatanda uye namapurasitiki. Mugwagwa uyu wakagadzirwa usina tara ingori ivhu roga.

Musikana akamira pamukova wechitoro chinotengeswa zvinhu zvekurukisa musoro. Musikana uyu akapfeka nhumbi yokumusoro ine ruvara rutema uye chikabudura chine mitsara ine ruvara rweyero neruvara rwegireyi neshangu nhema.

Mudzimai akagara pasi achitengesa mabhanana. Pamusika uyu pakamirawo zvekare umwe mudzimai akasunga dhuku mumusoro uye akapfeka nguwo yekumusoro ine ruvara rutema akasungirira jasi muchiuno uye akamonerera zambia rine ruvara rwekirimu neruvara rwegirinhi.

Nzou huru iri kufamba mumahuswa pakati pedzimwe mhuka diki dzemusango. Nzou iyi ine ruvara rwegireyi yakasvibira. Uye huswa hwairi kufamba iri hwakaoma uye hwakareba.

Nzvimbo iri pakati pedhorobha. Dhorobha iri rine midhuri ine makamuri akavakwa akaturikidzana achienda mudenga. Motokari dzakapakwa kana kumiswa padivi pomugwagwa panzvimbo dzinotenderwa nekanzuru.

Imba inemarata akacheneruka nemudhuri uneruvara ruchena. Padivi payo pane tangi rakasimudzwa ririmudenga rineruvara rwegirini rinochengetera mvura yekushandisa pamba. Imba iyi yakakomberedzwa neruzhowa rwakagadzirwa nezvitina ne semende. Ruzhowa urwu rwakabatana negedhe rineruvara rutsvuku.

Dzimba dzakawakwa nesemende nezvidhinha dzine zvidziro zvesemende uye dzakaisiwa marata ane ruvara rwakachenuruka uye dzimba idzi dziri pedo ne mugwagwa usina Tara

Imba ine mudhuri wakavakwa nezvitinha ine denga rine ruvara rutema uye ine zvitinha zvine ruva rwebhurawuni. Pamba apa pane mukomberedzo wemusha wakavakwa nejecha, semende namatombo uye pane gedhe rine ruvara rutema. Mujinga memukomberedzo wemba uyu mune motokari ine ruvara rwebhuru yakapaka.

Motokari ine ruvara ruchena. Yakamira iri panzvimbo inobvuminzwa nekanzuru kuti imire mukati medhorobha. Iri padivi pemugwagwa wakagadzirwa netara. Kumhiri kwemugwagwa uyu kune mudhuri una makamuri akavakwa akadurikidzana achienda mudenga. Chidziro chemudhuri uyu chine ruvara rwe kirimu.

Madzimai maviri ari kufamba ari mujinga memudhuri. Madzimai aya mumwe wacho akabereka mwana kumusana mumwe akabereka bhegi dema. Kurutivi rwavo kuruboshwe kune motokari dzakapakwa mujinga momugwagwa wakagadzirwa netara.

Mapoto akagadzirwa nesimbi ane chikafu ari pachitofu. Mapoto aya ane ruvara rwesirivheri asi rwakasvibirira nokuda kwemoto. Mune chikafu uye chakasiyana.

Musikana akamira pakakwirira. Ari kukorokotedzwa nemurume akapfeka kepesi ine ruvara rwepepuro neruvara ruchena. Kuzasi murume uyu akapfeka shati ine ruvara ruchena neruvara rwe yero. Musikana uyu akaisa menduru muhuro ine ruvara rutsvuku.

Varume varipamushando. Vakapfeka hovhorosi nengowana yemumusoro inoita kuti vashande zvakanaka. Vamwe vakapfeka hovhorosi dzineruvara rwe bhuruu neyero vamwe vakapfeka hovhorosi dzineruvara rwekaki neruvara rweyero. Ngowani dziri mumusoro dzineruvara rweyero.

Shumba yechikadzi yakavata nedumbu pamusoro pamahuswa akaoma, shumba iyi yakabereka mwana wayo kumusana, uye dzose shumba idzi dzine muviri une ruvara ruchena neruvara rebhurauni.

Vanhu varikufamba panzvimbo ine zvitoro zvinotengesa zvakasiyana. Vari kufamba mumugwagwa usina tara. Motokari dzirikufambazve mumugwagwa usina tara. Nzvimbo iyi inoratidza kuti vanhu vanogaramo vari kurasira marara pose pose.

Nhiyo dzirikufamba dzirimudanga dzichinodya chikafu uye dzimwe dzirikunwa mvura . Danga iri rakagadzirwa namapuranga ne fenzi pamusoro pana marata aripo.

Mugwagwa unonzi bhiriji wakavakwa pamusoro pemvura, wakavakwa pamusoro pemvura unobatsira kuti vanhu vakwanise kufamba vachienda kune imwe nzvimbo vasingapinde nemumvura.

Maruva akadyarwa mukati mepurasitiki rine ivhu rakacheneruka uye ari kuratidza kuti ari kudiridzwa maruva aya akawanda uye ane ruvara rwegirini, neruvara ruchena ,yero uye pingi.

Ndiro ine ruvara ruchena yakagadzikwa pamusoro petafura. Ndiro iyi yakapakurirwa chikafu chakabikwa zvinomwisa mvura. Mundiro iyi mune sadza remhunga, muriwo une ruvara rwegirini uye nyama yakakangwa yakatsvukira iyine muto.

Kamuri iri mukati memba, kamuri iri rine mudhuri une ruvara ruchena rakapendewa mufananidzo wevanhu nemiti, uye une mukova wakavhurika wakagadzirwa nesimbi.

Ndiro chena yakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvara RweBrown . Ndiro iyi yakapakurirwa chikafu chakasiyana chinosanganisira nyama yaka kangwa ikaiswa muto, sadza, muriwo ine ruvara rweGirini, beans nama cucumber magaka echirungu.

Shiri yakamira pamusoro pehuswa hwakaoma. Mumuromo meshiri iyi mune chipembenene chairi kuedza kumedza. Shiri iyi ine dumbu rine ruvara ruchena neruvara rwebhurauni.

Miti nehuswa zviri musango. Mimwe yemiti iyi yakareba uye yakapfubvira. Imwe ine mashizha ane ruvara rwegirini. Imwe haina mazhizha uye yava kuoma. Mune sora zvekare rakaoma. Uye matombo akawanda. Mhando yacho inowanzowanikwa paruware.

Ndiro yakagadzikwa pamusoro petafura yakagadzirwa nemapuranga. Tafura iyi ine ruvara rwebhurauni. Ndiro yakagadzirwa nemuti uye mukati mayo mune chikafu chakabikwa zvinonwisa mvura. Chikafu ichi chinosanganisira nyama, bhatatisi uye muto.

Maruva akawanda akadyarwa ari mubindu. Maruva aya anotanda achireba uye achienda mudenga. Ana mashizha ane ruvara zweGirini uye kumusoro ane ruvara rwe pingi.

Garwe ririmumvura rakasimudza musoro waro rakavhara maziso zvese nemuromo waro. Ririkuratidza kuti riri kudziya mushana. Rine muviri ine ruvara rwakasvibira pasi paine ruvara rwekirimu. Pamusoro pemvura apa panemaruva aripo aneruvara rwegirinhi.

Chigwenzi chakareba chine mashizha ane ruvara rwegirini uye mashizha aya haana kureba mapazi echikwenzi ichi ane ruvara rwepfumbu.

Mugwagwa wakagadzirwa netara asi wasakara. Kumativi kune huswa hwakaoma uye padivi pacho pane mukomberedzo wemusha wakagadzirwa nemapanera ane semede, jecha nematombo. Mukati memukomberedzo wemba mune miti mizhinji yakareba ine mashizha ane ruvara rwegirinhi.

Mukomberedzo wemba wakavakwa nezvitina nesimende. Wakapendewa neruvara ruchena ne ruvara rutsvuku. Mujinga memukomberedzo wemba uyu mune miti mirefu ina mashizha akareba ane ruvara rwegirini. Pazasi pane uswa hwakachekererwa une ruvara rwegirini zvakare.

Vanhu vari munhandare vari kuona mutambo vakapfeka nhumbi dzine ruvara rwakasiyana runosanganisira orenji, chena, pfumbu, girini uye tema.

Murume nemudzimai varikufamba mijinga memidhuri mukati medhorobha. Murume uyu akapfeka kepesi ine ruvara rutema uye akapfeka sikipa ine ruvara rutema zvekare nemukombero uneruvara ruchena. Kuzasi akapfeka chikabudura chineruvara rwebhurauni neshangu dzineruvara rutema neruvara ruchena pasi.

Mudzimai wechidiki akabata setifiketi rinoratidza kuti akunda pamutambo. Mudzimai uyu akarukwa musoro wake uye arikusekerera. Akapfeka nhumbi yekumusoro ine ruvara rwe girinhi uye chikabudura chine ruvara rwe girinhi zvakare.

Mugwagwa usina tara urimujinga memukomberedzo wemusha wefenzi. Nzvimbo iyi inoitirwa zvemaindasitiri uye inemidhuri yakavakwa nezvitina nesemende. Mudhuri uyu uneruvara ruchena neruvara rwe bhurauni.

Mugwagwa wakagadzirwa netara asi wasakara. Kumativi kwemugwagwa uyu kune huswa hwakaoma uye kumhiri kwemugwagwa kune mukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera. Mukati memukomberedzo wemba mune miti mizhinji imwe yakareba imwe ipfupi ine mashizha aneruvara rwegirini.

Mugwagwa unoratidza kuti wakagadzirwa netara asi nzvimbo zhinji dzangova nemavhu oga mudivi momugwagwa uyu munemikomberedzo yakagadzirwa nemapanera esemende , jecha nematombo.

Muriwo wakasimwa muchigaba, muriwo uyu unonzi mowa uye unowanzo wanikwa musango. Vanhu vanoutemha vachitengesa vamwe vanongorima vachidya pamusha.

Mugwagwa wakagadzirwa netara. Kurutivi rwemugwagwa uyu kune miti mizhinji ine pamazi akawanda uye ine mashizha ane ruvara rwegirinhi. Miti iyi ine maruva aneruvara rwepepuru.

Ndiro yakagadzikwa pamusoro petafura yegirazi. Ndiro iyi ndeyesimbi uye ine ruvara rweyero. Mukati mendiro iyi mune sadza uye nyama yehuku inosanganisira mutsipa nenzondora, zvakabikwa zvakanaka zviine muto

Bhara rakagadzikwa pasi mumba. Mukati mebhara iri mune ruvara ritsvuku uye kunze kwaro kune ruvara rutsvuku zvakare. Bhara iri rine vhiri rine ruvara rutema.

Murume ari kufamba ari panzvimbo unokwirirwa mabhazi. Ari kufamba ari mujinga memotokari ine ruvara rwesirivheri. Murume uyu akaveurwa musoro wake uye akapfeka sikipa ine ruvara rutsvuku uye mitsara ine ruvara rwebhuruu neruvara ruchena. Akapfeka tirauzi rine ruvara rutema uye akabereka bhegi dema.

Mukomana arikufamba achipfuura zvidhori zvakashongedzwa zviri pamberi pezvitoro. Mukomana uyu akapfeka nguwani yekirimu mumusoro. Akaisa butiro rekumeso ritema rakavhara mhuno nemuromo wake. Akapfeka sikipa dema ine mavara machena yakaisiwa mufananidzo werudo mutsvuku.

Motokari irikufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara. Kurudyi kwemotokari iyi kune chikwangwani chihombe chine mifananidzo yevanhu uye chakanyorwa nemavara machena kuti "OK" uye mavara matsvuku kuti "my happy place".

Toki nehuku mbiri zvirikufamba zviri muruvanze. Toki iri rine ruvara rutema , ruvara rwe bhuruu , bhurauni uye ruvara ruchena. Ine huro ine ruvara rutsvuku nemuromo mutsvuku zvekare.

Mudzimai arikudhirowa chipopayi pachidziro chemba. Chipopayi ichi chine ruvara rweyero uye nhumbi yekumusoro ineruvara rutsvuku neruvara rwebhuruu . Mudzimai uyu akarukwa madhiredzi anwruvara rutema uye akabereka bhegi dema uye akapfeka nguwo yekumusoro ineruvara rwepepuro .

Mudhuri une denga dzvuku une chidziro chine ruvara rwebhurawuni nemafafitera akapendewa neruvara ruchena kumativi. Kumberi kune miti mirefu.

Vanhu varikufamba mudhorobha vachienda kwakasiyana. Kurudyi kwavo kune bhini rakagadzirwa nesibhi rinorasirwa marara. Asi pasi apa pakazara marara kuratidza kuti bhini iri harisi kutorwa richinoraswamarara.

Shangu dzakagadzikwa pasi pane ruvara rwe kirimu netumadoo tutema. Shangu idzi dzine ruvara rwe pfumbu, mukati meshangu idzi mune ruvara rutema.

Mudzimai akagara pamusika waari kutengesa, akagara ari pasi pesumburera, mudzimai uyu akapfeka ngowani mumosoro ine ruvara rwegireyi nebhibhi ine ruvara rwegini, akapfeka rokwe rine ruvara rwutema.

Chitoro chinonzi ok chakawakirwa mukati medhorobha mujinga mechitoro ichi mune vanhu varikufamba vachienda kwakasiyana uye motokari dzakapakwa padivi pane mugwagwa vakagadzira unetara unemotokari tsvuku irikupfuura

Nzvimbo ine midhuri yakwanda ine denga yakachenuruka nechidziro chine ruvara rwekirimu zvinotaridza kuti nzvimbo iyi chinogona kunge chiri chikoro. Padivi pemidhuri iyi pane huswa hwakawanda hwakakachekererwa rune ruvara rwe girinhi nzvimbo iyi yakakakomberedzwa neruzhihwa rwefenzi

Midhuri ine ruvara rwe kirimu, uye motokari dzakapakwa pasi pemudhuri wakavakwa netende namatanda esimbi. Nzvimbo iyi ine miti yakareba uye huswa hwakachekererwa hune ruvara rwe girini.

Muti wemumango urimukati meruzhowa rwemba. Mumango uyu wakapfupika. Unemashizha aneruvara rwegirinhi, Une mamwe emashizha acho aneruvara rutsvuku. Une mango dzisati dzaibva.